LIboso na ngai na moni mesa moko ya kitoko mpenza likolo nango namoni mwabile, namoni sani moko eza ya kwanga ya kitoko pe na mionese, pembeni, mosusu na moni eza mwa misuni ya kitoko pe pe namoni milangi mibele ya masanga eza likolo ya mesa oyo na mwa karto ya jus.

Bilili , oyo namoni liboso na nga mwa terrain, ya monene na kati ya terrain wana ! namoni, bana mibale ya ba mibali moko aza kobimisa mwa chemise naye ! oyo ya bato ya mobeti ya football , pe na moni moko batelemi aza kotala eloko moko kuna na ngambo pe namoni mwa ndako etage na bamwa matiti na kamwa nzete.

Photo eza liboso na biso namoni mwa sahani moko ya kitoko ya pembe na kati ya sahani wana namoni mwa sosi moko ya kitoko pe na mwa mbisi ya kitoko penza pe namoni mwa tomate na ba piment eza sosi moko ya kitoko penza.

Foto oyo elakisi biso mwa ndako na kati ya ndako oyo namoni ba mwa ekeko ebele elati ba biju na ba mwa chenete emonani ndako oyo eza bijuteri.

Bilili Oyo eza liboso nanga, namoni basi mibale liboso bakangi suki n'a bango Kitoko penza, PE namoni balati ba robe ya milai n'a langi ya bozinga, basimbi ba sakoshi n'a maboko ,ya Kitoko penza ,n'a biloko ya matoyi ya Kitoko.

elile eza liboso na nga na monimba eloko oyo balataka na kimbo eleko oyo babeng yango chenete na monoko ya lopoto pe eza nalipende na moni batande yango likolo ya mwa eloko oyo ya kitoko mpenza chenet oyo esalaka basi bazala kitoko mpenza

Foto oyo elakisi biso mwa balabala, kuna pembeni ya balabala namoni ba mwa ndako ya mike mike, pe sima ya ba ndako wana namoni ba nzete ya milayi ya kitoko mpenza.

Liboso na ngai namoni mwa mesa moko ya kitoko pe elati elamba ya kitoko likolo na yango namoni sani moko ya monene na kati ya sani wana namoni fufu, namoni ndunda, namoni mwa mbisi, na mwa misuni, pembeni namoni ba milangi ya mayi pe na moko ya Fanta.

Photo elakisi biso zamba , zamba oyo ezali na matiti pe na ba nzete Mike mike kasi eza munene pe eza na kati ya nagomba moko boye pe na ndako muke na katikati ya zamba oyo.

Foto elakisi biso na kati ya ndaka moko Namoni koza bana misatu bazotanga ba buku, bana wana bavandi na ba kiti liboso na bango namoni mesa moko ya momene ya kitoko penza.

Foto elakisi biso nzete eza na mbuma kitoko eza na langi ya lilala eza mbuma ya sukali

Foto elakisi biso mwa kisi, kisi oyo eza likolo ya mesa kisi oyo eza kisi esalisaka bato soki ba beli mwa pululu pe esilisaka pululu wana ekangi yango.

Foto oyo elakisi biso mwa mayi, mayi oyo ezobima nase ya ngomba oyo eza liboso na biso pe likola ngomba wana mwa matiki mwa nzete ya mike mike, pe pembeni ya mayi oyo pe namoni mwa nzete ya mongali to bopenzi.

Photo elakisi biso na kati ya sale moko oyo na monii bato bazomonana bi te baza bamibali pe nsima na bango na monimwa bendela ya kitoko mpenza pe emonani eza bamwa bakumu ya mboka moko bon.

poto eza liboso na ngai namoni eza foto moko ya kitoko namoni mwa jardin pe ya kitoko namoni bambwa nzete bapakalaki yango langi ya pembe namoni pe kuna ndako moko eza pembeni kuna ezomonana bien te

Liboso na ngai nazali komona mapinga ya ekolo bazali kotambola na nzela

foto oyo elakisi biso mwa mutuka ya kitoko eza na langi Liboso na biso na elili oyo, eza mutuka ya munene etelemi, eza na langi ya lilala. Motuka oyo esalisaka batu pona ko mema mabanga oto zelo pona kotonga bala bala oto ba ndaku.

Elili oyo na moni liboso na ngai na moni mwa loboko esimbi mwa telefone ya moke, oyo telefone eza telefone ya ba touches pe telefone oyo kombo n"ango ketel, ketel oyo eza telefone ya kala pe eza telefone oyo e zalaki makasi penza .

Photo oyo elakisi biso mwa terrain ya basket na tere wana na moni bana mibali batelemi na moni pe basepeli pe balati kitoko bana oyo.

Oyo balakisi biso mokonzi ya congo brazaville, pe na kati ya tante oyo namoni azopesa mama moko bote mote to azopesa ye mwa condoleance, kuna liboso na moni mwa foto emonani awa eza place ya matanga motu moko akufaki.

Photo oyo eza liboso nangai namoni eza nakati salle moko boye eza neti eza kelasi

Foto oyo elakisi biso mwa garde robe ya kitoko garde robe oyo emonani basalaki yango na kati ya ba libende pe basangisi ba mwa mabaya eza garde robe moko ya kitoko boye.

Nomoni ndako moko ya monene bato baza nakati bazo sambela nzambe basi pe mibali

Foto eza liboso na biso na moni mwa logo moko ya kitoko, pe logo oyo eza logo ya ba mibeti ya foot ball moko boye ya mboka ya bandele.

Photo to eza liboso na biso na moni bato batelemi bato oyo balati ba elamba ya langi moko bato oyo baza bato neti basalaka sekirite na place moko poy ntima na bango na moni bamwa nzete mingi ya kitoko pene.

Phto elakisi biso mwa logo ya kitoko mpenza pe eza na balange ya kitoko pe logo oyo eza ya bamwa sosiete oyo esalaka biloko ya bandako pe eza sosiete moko ya kitoko mpenza.

foto elaksi biso mwa balabala ya molai pe balabala oyo na moni mwa bisi ya molai pe ya pembe na oyo ya lange mosusu ya ma ya pondu na oyo ya montane na oyo ya mosaka bisi oyo eza kitoko mpenza emonani eza kotambola pe na monimwa ndako ya etage pembene ya balabala oyo

Foto elakisi biso mwa place moko ya kitoko place oyo namoni mwana mwasi oyo aza liboso na ye namoni ba mwa gurmete bamwa chenete namoni bamwa bag, biloko ebele oyo akolata mpona basi.

Foto elaksi biso mwa sapatu ya ma mibali, sapatu oyo eza sapatu kitoko mpenza pe eza moko. Sapatu eza na ba langi mibale oyo ya chocolat na oyo ya pembe, pe sapatu oyo eza likolo ya mwa tapis.

Liboso na nga namoni ndako moko ya kitoko pembeni ya balabala eza na lopango munene eza pe na balangi ebele

Photo e lakisi biso mwa ndeke, ndeke oyo e zalaka ndeke ya kitoko penza, na moni e telemi likolo ya mwa kiti ya didivan pe ezo tala liboso n'ango, pe ndeke oyo soki o tangisi ko loba el obaka, pe ndeke oyo e botaka te place bato oyo ba zali, e botaka kaka kuna na zamba .

Bilili oyo eza liboso na nga namoni ba milangi ya mokuse pe ya monene na kati namoni ba mwa biloko oyo ya kitoko mpenza ,pe esangisi na mwa mayi, biloko oyo basalisaka yango na kati ya ba mwa eloko ba benga yango na monoko ya lopoto salade , pe biloko oyo ba bengaka jove esalaka kitoko mpenza na kati ya salade.

Mwasi moko na bana basi mibale emonani oyo aza kati kati na bango aza mama na bango, pe namoni ba sepeli penza, balati bamwa elamba ya maputa ya kitoko penza na basi oyo ba kangaki ba suki na bango kitoko pe mama oyo pe atie mwa eloko ba bengaka yango perrike na monoko ya lopoto balati kitoko penza pe batelemi kitoko.

Elili oyo eza liboso na nga na moni mwa mesa moko ya etoko pe ya monene likolo na yango namoni rosse moko ya monene pe rosse oyo emonani bazosalisa yango mpona kosokola mesa oyo.

Foto elakisi biso mwa loboko esimbi mwa kisi kisi oyo eza kisi moko ya kitoko mpenza pe eza ba kisi ya ba comprime ba kisi oyo esalisaka moto oyo abeli pe moto oyo azangi ba mwa vitamine B na E na nzoto na ye po kisi oyo ezalaka na mwa vitamine ya ba mbuma pe nsima na yango na moni ba mwa karton karton ya ba kisi.

Foto oyo elakisi biso sahani ya kitoko na kati namoni misuni, pilipili ya ba langi ya motane, mosaka na mayi ya pondu pe namoni na kati ya supu batiyaki fumbwa ya kitoko.

Elili oyo eza liboso na ngai na monimwa karto ya kisi kisi okomona yango caditrine oyo eza kisi moko ya makasi pe eza bacomprime pe kisi oyo esalisaka bato oyo babeli mwa malalia pe na monimwa ngungi oyo eza likolo ya carto eza ngungi oyo epesaka bamwa mikrobe ya malalia pe obeli malalia caditrine oyo esalisaka mpenza pe eza makasi.

Photo oyo elakisi biso mwa sani moko ya monene ya pembe likolo na yango nazomona mwa madeso ya kitoko madeso oyo eza na lange ya moindo na mwa lange ya moke ya pembe ezalaka kitoko mpenza.

Foto eza liboso na biso, na moni bamwa molanga ya mafuta .Mafuta oyo ezalaka kitoko soki epakale yango okomi pembe neti mondele kombona yango carolite.

Photo oyo elakisi biso esika batekaka ba mafuta ya kopakola namoni eza esika moko yakitoko

Na foto eza liboso na ngai namoni tata moko eza na kati ya bilanga eza na bana na ye mibale balati bilamba oyo ya bokoko.

Foto eza liboso na ngai awa namoni bana basi na bana mibali bazotambola na balabala. Na kartier pembeni na bango namoni motuka ya langi ya moyindo etelemi liboso, koza bandako ya etage.

Bilili eza liboso na nga ba nzete ya molayi eza kitoko mpenza pe eza na langi ya kitoko oya mayi ya pondu, kuna nsima nango na moni ba ndako oyo eza na se ya kitoko mpenza. Pe eza na mwa eloko oyo ya kitoko mpenza, mpona ko salisa bato ba zwa mwa mopepe ya kitoko.

Photo elakisi biso mwa nyoka, nyoka oyo ezalaka matata mpenza pe nyoko eza likolo ya banzete pe eza kotala liboso na yango emonani elingi ezwa mwa eloko boye pe nyoka oyo kombo na yango na monoko ya lopoto cobra, cobra oyo ezalaka banyoka oyo ezalaka na kati ya mboka ya ba indien ezalaka ebele.

Photo e lakisi biso mwa ndako ya monene pe ya molayi, ndako oyo eza etage pe eza na ba langi ya kitoko, sima na moni mwa pancarde ya kitoko ba komi association des anciens enfants de troupe Congo. E monani eza Congo kinshasa te, eza Congo Brazzaville pona moni mwa bendele na bango .

Foto elakisi biso mwa ndako ya se pe ya kitoko pe eza na langi ya pembe, pe namoni ba mwa lininisa na yango eza ya mabende pe eza ya pembe pe namoni ba ezibeli na yango eza ya pembe pe ya libende eza ndako moko ya kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwa mwana nyau mwana nyau oyo ezotala likolo emonani ezoluka mwa eloko kuna pe mwana nyau oyo eza na balangi misato na moni oyo ya pembe oyo ya moindo na oyo ya moke eza neti ekoki kozala mwa mosaka.

Foto elakisi biso mwa eleko moko ya kitoko mpenza. Pe eleko oyo eyebani na moto nyonso. Pe eleko oyo kombo na yango na monoko ya lopoto ardoise. Ardoise oyo eza eleko oyo soki mwana-kelasi abandi kelasi ya premier primere nde eloko ba pesakaye po akoma. Likolo na yango oyo eloko ba benga yango na monoko ya lopoto touche.

Foto elakisi biso mwa loboko esimbi mwa kisi kisi oyo kombo na ngo ibikap ibikap oyo esalisaka mpona moto oyo aza na mwa mpasi na nzoto na ye pe esalisaka kobimisa mwa fefele na kati ya nzoto ya moto oyo abeli.

ELili oyo namoni liboso na nga ! namoni bamwa libende ya kitoko, mpenza pe Libende yango nkombo na yango pikase! pikase ,oyo esalisaka mpona kotimola mwa mabele, bato oyo basalaka bamwa misala ya kosala ba ndako soki ba Lingi basala mwa oyo ba benga yango fondation na monoko ya lopoto picase oyo esalisaka penza !

Foto eza liboso na ngai loboko oyo esimbi mwa saani, saani oyo eza monene na kati ya sani oyo namoni mwa poto poto na kati moto oyo alingi amela yango.

foto elakisi biso mwa buku na buku oyo namoni mwana mwasi oyo alati biloko ya bato oyo batambolaka na kati ya mai bato oyo babengayango ba sus-marin na monoko ya lopoto pe namoni bambisi oyo eza bambisi ezalaka na bakati ya mai ya ebale ya monene pe aza kosala mwa baresheshe na ye ya documentation na ye oyo pe buku eza kitoko mpenza

Bililo na moni boso na nga na moni mwa mobali alali likolo ya mwa kiti kiti oyo eza kiti basalaka yango mpona bato oyo basalaka bamwa sporo ya kotore biloko oyo moni atore mwa eloko ya makasi mpenza oyo eza na libane pe na bamwa biloko basalaki na kati ya nsima nto oyo alingi aza na makasi mpenza.

Photo elakisi place moko, papa moko azo bina, pe papa oyo azali nganga ya kisi

Foto elakisi biso mwa mutuka moke mini bus, mutuka oyo ezo zela batu oyo bako kota pe emema bango place na bango kuna pe etelemi pembeni ya ba ndako mingi.

Awa, ezali bongo esika na lopoto babengi bijouterie. Ba tekisaka biloko ya matoyi, ya misapi, ya kingo pe ya liboko, ba bijoux ya kitoko.

Foto elakisi biso mwa masuwa moko ya kitoko, masuwa oyo eza na kati ya mwa ebale monene. Pe namoni na kati ya ba masuwa oyo namoni mwa ba contenaire moko ebele eza na kati, emonani masuwa oyo ebimi na mwa mboka mosusu.

Eliki eza liboso na ngai na moa kya moindo eloko oyo eza mwa eloko babengango aparey ya game na monuceanopoto pe mibale oyo eza na mwa puto babengango entango soki oprenecte mwa eloko ya monene ya televizio ebandi kosakana na bawa eloko eyebimaka na kati ya mwa eleko ya monene pe obandi kosakanaeloko oyo babengago monukealopoto game ya actor.

Foto oyo elakisi biso mwa ebale ya monene na kati ya ebale oyo namoni ba mwa bato mibale etelemi, ba bato oyo esalisaka batu po ba voyage na kati ya ebale eza kitoko mpenza.

Elilo eza liboso na ngai na moni mwa sapato ya basi pe sapato oyo eza molai pe sapato oyo eza likolo ya mwa tapi pe tapi eza na mwa lange mibale oyo ya pembe na oyo ya moindo pe sapato oyo eza na lange moko oyo ya lilala ya kitoko mpenza.

Foto elakisi biso bato misatu awa liboso na ngai, namoni mibale kati bamwa elamba ya banganga mibeko baza kosola na papa, oyo monani papa oyo aza na mwa probleme na kati ya mboka oyo. Po banganga mibeko namoni baza kopesa ye bamwa toli ndenge ekosala pe, namoni kuna nsima yango bato ebele mpe bango bazozela bamwa biloko na bango.

Foto elakisi biso mwa terain moko minene namoni eza terain ya baskete ya vole bole pe namoni ba mobeti bazo sala ba entrenema na bango, namoni pe na mwa molakisi na bango aza wana mpo namoni mutuka moka kitoko etelemi kuna na sima na bango.

Bilili oyo eza liboso na ngai na moni bamwa kiti ya plastique na bamesa na yango pe eza ya kitoko mpenza pe eza pembe pe emonani mwa place oyo eza nganda moko ya kitoko eza place ya kitoko mpona komela na kati bamwa masanga eza kitoko mpenza.

ndako oyo eza liboso na ngai na moni eza ndako ya etage ya molai eza na ba fenetre ebele pe na ba porte ebele ndako eza na langi oyo ya mosaka na chokola.

Photo oyo elakisi biso nzete ya molayi pe kitoko makati ya nzete oyo na moni ba longemba ,ononani elali po emonakate na moyi Kaka na butu nde etambolaka pe eza ebele na nzete oyo.

Foto elakisi biso mwa tomate ebele atomate oyo eza atomate eza na mwa sante moko ya kitoko pe eza kitoko mpenza mpona kotamba na yango na kati ya bileyi.

Elili oyo namoni liboso na ngai namoni mwa chevale ya kitoko pe chevalo etelemi liboso na ndako na yango ya mabaya chevale oyo eza kitoko mpenza

mwa ndako oyo namoni pe etage nalopoto ndako eza kitoko mpenza eza na bamwa ekukes ya kitoko pe na mwa ezibele ya kitoko mpenza pe namoni mwa jardin ,ndako eza kitoko mpenza

Namoni mwa talatala, pe Namoni balabala oyo eza na potopoto ébélé

Elilio na moni liboso na nga na monimwa kisi eza kisi ya pembe pe eza bamwa comprime kisi oyo eza kisi esalisaka moto oyo ebeli na kati ya motu na ye pe esalisaka mpenza.

Na moni mwa ba polisie baye ko kanga mwana mwasi ya moke pe na moni baza kokanga mapoko na ye na nsima mpona moni mosusu oyo aza liboso ya mwa ezibele ya ndako oyo aza kobimisa libanda pe namoni na mapeka na ngo na moni mwa eloko oyo elakisi soki baza ba polisie ya kongo kishasa po na moni mwa eloko na lipeka na bango baza matata mpenza.

Foto oyo elakisi biso mwa terre ya monene terre oyo emonani eza plasi oyo bamobeti bayaka kosala bamwi entrainement pe na moni bamobeti mibale moko azobimisa mwa elamba na ye pe mosusu azotala kuna kuna na nsima na moni pe ndako moko ya kitoko ya etage ya molai pe na bamwa nzete ya kitoko mpenza.

Photo oyo elakisi biso mwa ndako ya kitoko mpenza ndako oyo eza ndako oyo babengaka yango na monoko ya lopoto etage pe ndako, oyo namoni eza na bamwa lininisa ya kitoko mpenza pe eza ebele pe namoni bamwa esibele ya kitoko pe eza na lange ya bozinga liboso na yango namoni bato baza kotambola pe na mituka naba mosusu bafandi pembeni ya mwa paraplye na bango aza kotakisa biloko na bango.

Foto oyo elakisi biso ba outillage ya kala oyo ba menuisier bazalaki kosala nango biloko ebimi na mabaya.

Elili oyo alakisi biso banay helasi betelemi pe na mwa molakisi na bango emonani bana ya kelasi oyo balingi basala mwa spole po na kati ya programe ya kelasi batiaka mwa programe ya spole babenge yango na monoko oyo ya bana-kelasi gymnastique pe na moni helasi na bango eza kitoko mpenza eza na balangi oyo ya kitoko ya bozinga na oyoyab.

Bili eza liboso na biso na moni bamwa nzete ya milai. Pe na kati ya terain moko monene, sima ya bamwa nzete oyo na moni bamwa ndako ndako ya mabe mabe oyo bamwa batonge yango na mwa bashe emonani place oyo eza place ya bati oyo baza ba pouvre mpenza.

Bilili eza Liboso na ngo eza centre de formation po na ko bete ndembo ya makolo.

Photo elakisi biso ba buku, ba buku yango ezalaka na masapo moko ya kitoko na kati

Awa na moni liboso no ngai na moneni hu moko boye hu oyo esalisaka mpona kolona bamwa bilano pe esalisa pe na kotimola eloko moko boye.

foto oyo elakisi biso mwa bendela bendela oyo eza ya mboka ya uganda pe bendela oyo eza na mwa langi mine namoni langi oyo ya motane na moni oyo ya mwindo oyo ya pembe pe oyo ya mosaka eza bendela moko ya kitoko mpenza

Photo elakisi biso mwa salon, salon yango ezali na ba kiti moko ya kitoko penza

Foto Oyo eza liboso na ngai na moni Eza sahani Moko Kitoko na sahani Oyo na moni eza ba kwanga ya Kitoko pee na sahani Oyo ezaba misuni ya ngulu

Boto elakisi biso na kati ya biro moko boye biro oyo namoni bamibali mibale batelemi pe baza na mwa buku ya maboko moko aza kopesa buku moninga na ye, pe moninga na ye aza kopesa buku na ye pa ya moninga na ye pe namoni eza bakonzi oyo ya mboka congo kinchasa mponamoni presida na bango foton na ye eza wana.

Foto elakisi bato mibale mwasi na mobali moko tapelemi basingimwa pape na bango na moboko moni basepeli emonani basilisi mwa seminele na bango oyo bazali kosala na mosala na bango.

Photo elakisi meza moko likolo ya mesa wana tomoni koza bileyi mingi eza mélange, bileyi oyo eza bileyi traditionnelle .

Photo elakisi biso bana kelasi balati kitoko pe batelemi, sima na bango na moni bamwa molakisi na bango bango batelemi baladi kitoko mpenza.

Foto elakisi oyo ndako na kati ya ndako oza salon moko ya monene salon oyo eza na bakiti ya diva ya eza na balange ya motane na eloko neti ya frigo pe.

Bilili eza liboso nangai namoni basi ebele bazo tambola kasi basin nakati ya ba basin nabango eza ba mapa etondi bazo kende KO tekisaka yango na balala pe maman moko azo pesa mbongo.

Bilili oyo elakisi biso basi mibale ,ba sepeli pe baza minene bakati kitoko penza sima na bango namoni parapluie Bana mibale bavandi na ba kiti bazo solola.

Photo oyo eza liboso nanga eza namoni mutuka moko ya kitoko penza pe eza nalangi yapembe

Elili eza liboso na ngai na moni mwa eteni ya nzete e kweyaki pe eza na mwa matiti na yango emonani mwa eteni ya nzete oyo eza mobeso nanu, ekawuki te .

Photo elakisi biso mwa boite moko ya kisi, kisi oyo eza kisi bapapolaka soki eza na ba shoc na nzoto pe na moni bakomi mwa kombo oyo ya Jaguar namoni kisi oyo eza makasi mpene pe ebikisaka shoc.

moto elakisi bisomwa mpundampunda oyo eza kitoko pe emonani ezotambola na kati ya jardin te mpunda oyo eza na balangi mibale moko ya pembe pe na oyo ya moindo eza kitoko mpenza

Foto balakisi biso bamwa milangi ebele ba milangi oyo eza ya mafuta, pe bamilangi oyo eza na kitoko mpenza, pe eza na malangi bale oyo ya mayi ya pondu, na oyo ya pembe pe namoni batiye bamwa foto ya mwa famille emoni papa na bana na ye na mama, pe na bamoni mafuta oyo eza ya basi bango moko te, eza bato nyonso bakoki kopakola yango.

Photo elakisi biso maboko mibale ya mobali moko ezosala ezoinstale batiyo batu oyo babengaka bango na monoko ya lopoto ba plombier.

Foto elakisi biso mwa bato oyo babandi na nse nsima na bango na mbino ya mwa polysier epele bato oyo emonani baza bamwa miibi ya mboka na bango.

Logo oyo eza liboso na biso namoni eza logo moko ya kitoko, eza na ba langi misato oyo ya pembe, pe oyo ya mosaka, na oyo ya moindo, pe logo oyo mosala na yango eza ya ko consulté pe na ba mwa communication pe na marketing na ba entrepreneur eza kitoko mpenza.

Bilili oyo namoni liboso na ngai namoni mwa saani na kati ya sani oyo namoni dongo dongo ya kitoko mpenza, dongo dongo oyo eza bileyi pe ezalaka pe kisi esalaka biloko ya bien na nzoto ya moto.

Bililo eza liboso na nga na moni ba mobeti oyo babetaka mwa ndembo ya maboko na monoko ya lopoto babe yango voley bolle, baza kobeta makasi mpenza pe na moni mwa terrin na bango eza na mwa mabele, pe kuna na moni ba mosusu bavandi na bango baza kotala bango.

Photo oyo, e lakisi biso sapatu mibale ya bana mibali, sapatu oyo moko elali na se, mosusu e telemi, na moni bavsapatu eza na langi ya moyindo pe eza kitoko .

Nali boso na nga na moni mwa bato ba telemi. Pe bato oyo na moni mondele moko aza katikati ya bato ya moindo. Pe na moni ba lati ba mwa elamba kitoko. Pe ba moko na bango ba lati mwa kashne. Emonani ezalaki mwa tango ya covid. Pe na moni modele aza katikati asepeli mpenza. Emonani ba silisi mwa likambo na yango oyo ya mosala.

Photo oyo elakisi biso mwa loboko ya mutunakati ya loboko asimbi bamaputa eza nalangi mibale ya pembe na ya mwindu

Photo elakisibiso bendela moko yakitoko ya mboka moko yabapaya namoni bendela eza nabalangi mine namoni oyo yamayi ya pondu ya bozinga ya mosaka pe oyo motane

Foto elakisi biso ba mama mibale bazo tambula, moko aza na molangi na loboko mosusu aza na sac a main na ye na loboko ba lati ba mwa maputa ya kitoko pe baza pembeni ya bala bala.

Photo elakisi biso mwa pano mibale moko oyo eza ya pano ya police pona biloko ya kalabala na sima na yango namoni oyo ya MTN pe namoni mwa bendela kuna ya kitoko penza na nzete ya molai pe namoni bato bazotambola na mwa ndako.

Photo oyo eza liboso na biso namoni mwa pano pubisitee mibale eza pembeni ya balabala pe pembeni ya lopango moko monene pe namoni bamwa nzepe pembeni yango ya kitoko penza.

Foto oyo elakisi biso mwa sani ya monene na kati ya sani oyo namoni ba mwa misuni soso pe eza kitoko mpenza ba sangisi pe na kati ya soso oyo ka mwa loso ya kitoko mpenza.

Photo elakisi balabala na mutuka ya muke na bandako ngambo kuna ya mukuse.

Foto oyo elakisi biso mwa loboko esimbi kisi kisi oyo eza ya bana pe kisi oyo eza kisi ya malaria pona moni mwa ngungi oyo epesaka mwa mikrobe ya malaria.

Photo elakisi biso mutuka mibale pe namoni camion oyo ememi biloko ebele pe namoni liboso ya camion wana mutuka muke oyo minibus pe ba mituka wana ezo kende te po na potopoto mingi likolo ya balabala oyo.

foto elakisi biso mwa mutu ya mwana-mwasi aza kitoko aza pembe mingi te pe alati biloko ya mato ya kitoko na mwachi nete na mutu na ye amoni bamwasuki ya kitoko oyo bakangaki yango pe emonani eza kitoko pe molai mpenza

Photo oyo elakisi biso mwa logo logo oyo eza logo ya place oyo batekisaka akarebakare oyo amarke ya audi motuka oyo ezalaka kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwa buku oyo eza buku moko kitoko mpenza emonani bamwa bana basi na bana mibali batenemi na bango pe baza kosolola liloko oyo ya ndenge na ndenge leti na bakomi mwa likolo ya buku oyo bakomi college afoli eza bamwa ventee na bango y bana mibali oyo

Elilio oyo na moni liboso na ngai na moni mwa mesa moko ya moindo pe na moni likolo na yango ba mwa fololo ya kitoko mpenza ba fololo oyo eza na ba mwa langi ya pondu pe na mwa ba mwa langi ya moke moke.

Photo elakisi biso pano publicitaires, ekomami vivre en l'envers du traffic, pano eza likolo na se balabala ,na mopanzi ba nzete.

Bilio namoni liboso na ngai namoni mwa balabala moko ya kitoko balabala oyo namoni mwa camio eza komata pe eza camio moko monene ya bapine ya ebele mpona moni bamwa etage moko ya kitoko mpenza pe eza na bamwa ya fenetre ebele pe namoni motoka mosusu ya voiture eza kokita oyo ya mwindo na kati ya balabala oyo.

Foto elakisi biso mwa ndako ya kitoko ya etage ndako oyo eza ya pembe na langi mosusu ya moindo eza na ba fenetre ebele pe liboso na yango na moni ekuke ya kitoko pe ya motane.

Elili oyo namoni yango liboso nanga namoni ba mwa mini bus esalaka taxi, ezo zela bato eza na langi ya mayi ya pondu na ya pembe pe namoni nsima na bango koza ba nzete oya mulayi.

foto elakisi biso mwa plase oyo batekisaka ramoa sakoche ya maboko basakame ya basi eza kitoko mpenza

Photo elakisi biso mwa kopo oyo na kati masanga pe namoni loboko esimbi yango loboko oyo eza ya mobali moko pe alali likolo ya mesa wana emonani mobali oyo asi alangwi mwa masanga oyo

Photo balakisi biso awa ba milangi ya mafuta yakopakola na nzoto, na ba sabuni

Liboso na nga awa namoni papa moko ebandi koloa mpepeti moko poindi papa oyo ezomonano ezopakola ndako oyo langi ya pembe.

Elili na moni liboso na nga ya nombo alemoire, oyo eza na bamwa tiroir pe ya kitoko mpenz,a pe etelemi libanda emonani. Baza kotekIsa yango pe eza na place oyo basalaka bamwa biloko ya mabaya eza kitoko mpenza.

Elili na moni liboso na nga awa na moni mwa ndako eza pe na kati ya lopango pe na kati ya lopango oyo na moni batu mibale moko avandi mosusu atelemi liboso ya porte na bango pe eza na lopango moko ya kitoko oyo eza na langi mibale moko ya mai ya pondu na oyo ya pembe kuna pe ndako wana na moni eza na mwa langi ya kitoko pe ya mai ya pondu pe na porte na bango eza na langi ya moindo ya kitoko mpenza.

Bilili na moni liboso na ngai awa namoni mwa ndako ya kitoko na kati ya lopango oyo pe na mituka pe na moni ba mwa nzete ya manga ya milai pe na moni mwa polisie aza kokota na kati emonani ndako oyo eza mwa boyangeli ya mboka congo braseville po akomi likolo awa zone militaire de defense nonanef praseville eza mwa plase oyo ya boyangeli ya mboka oyo.

Namoni liboso nangai eza nzamba, oyo eza ya ba nzete milayi pe nakati eza matiti yamike pe namoni moyi ezokobeta na kati na zamba oyo.

Photo elakisi place oyo batekisaka bakisi kasi liboso na nga namoni, karto mibale ya bakisi oyo kombo nango vigato kisi oyo eza kitoko penza pona ba vitamine.

Foto eza liboso na ngai na moni mwa tager ya kitoko, pe na kati ya etager oyo na moni ba mwa verre ya kitoko mpenza oyo bato bakoki ko salisa yango mpona komela na kati ya ba mwa masanga eza ba verre moko ya kitoko mpenza.

Na balabala oyo, toza komona ba pancarte ya misala ndenge na ndenge. Kasi ezali nanu na moko ya munene ezali ko lakisa bisika mibale bato bafandaka. Yango eza na langi ya bozinga na langi ya pembe. Na se nango, toza na oyo ya MTN esalisaka bato komona internet. Ezali bongo na langi ya mosaka, ya bozinga pe ya pembe. Ya suka ezali nde ya photo-print yango ezali na langi ya mosaka na langi ya mwindo.

Moto oyo elakisi biso mwa mutuka ezotambola na balabala pembeni kuna na moni lupango pe na moni mwa na mwasi ezotambola kuna pe na nsima na moni mwa nzete ya kitoko na bamwa ndako.

Kotoyo elakisi biso na kati ya stade ya basket, pe namoni molakisi oyo aza na balon na kati ya maboko na ye, sima na ye namoni bana balati ba elamba ya pembe baza pe bazo sakana na balon ya baskete namoni bazo lakisa bango ndenge yako sakana na yango.

Foto oyo elakisi biso logo ya kitoko eza na balangi mibale ya moyindo naya pembe eza société etekaka bilamba ya ba dame bakomi VERSACE basalaka bilamba ya basi na mibali pe ezalaka malamu penza.

Photo elakisi biso buku, na buku yango tomoni elili ya masuwa moko ya munene oyo babengi titanic

Bilili namoni liboso na ngai eza mabende ya mituka, oyo ba mabende basi babwaki awa

Foto oyo eza liboso na biso elakisi biso mwa logo ya kitoko bakomi Big smart pe eza na ba langi ebele namoni ba langi oyo ya moyindo ya bozinga ya montane na oyo ya mayi ya pondu.

Awa liboso na ngai namoni mwa sapato ya molai pe sapate oyo eza likolo ya mesa, ya kitoko mpenza pe sapate oyo namoni eza na langi oyo ya moindo na oyo eza na langi oyo ba bengaka na monoko ya lopoto kaki eza sapato moko ya kitoko mpona basi.

foto elakisi biso mwa place moko ya kitoko mpenza pe naza komona bamwi mai ezokita na ngomba place oyo na monoko ya lopoto babenge yango chite namoni shite moko ya monene awa pe pembeni yango namoni bamwa nzete ya molai ya kitoko mpenza pe namoni pe bamwa matiti na kati ya bamatiti oyo namoni bamwa fololo ya kitoko eza foto moko ya kitoko mpenza

Foto oyo elakisi biso mutuka moko ya kitoko, na kati ya motuka wana namoni mobali ya moko ya mondele pe mutuka oyo ezo kima makasi pe eza na langi moko ya kitoko ya mbwe.

Kote elakisi biso ba kiti, ba kiti oyo na monoko ya lopoto ba benge yango diva. Diva oyo, eza ba kiti moko kitoko. Naza komona awa, na moni oyo ya liboso awa, eza na balangi moko ya kitoko mpenza. Oyo ya lilala pe na lange ya moindo. Eza diva moko ya kitoko.

foto elakisi bozomo a plase oyo basoda batelemi baza na mwa bandoki na bango pe balati kitoko emoni mokonzi na bango aza koleka pe aza kotambola pe epesi bango saluti ya kitoko mpenza pe emonani eza na kati ya lopango na bango pe kuna amoni bamo nzete oyo ya mbila ya mwa ndako

foto eza liboso na biso amoni mwa koba koba oyo monani eza koba ya joue oyo bana basakanaka na yango eza koba oyo te na kati ya mai oyo eza mobimbo

ELili oyo namoni liboso na nga namoni balabala oyo ya train balabala oyo ezalaka balabala ya mabende pembeni na yango namoni ndako moko pe oyo eza liboso ya balabala oyo ya Train .

Foto elakisi biso bato ebele batelemi baza kotalato liboso na bango namoni mwa 3 etelemi wana pe na kati ya mwa lininisa na t oyo namoni bato baza kotala mosusu oyo baza libanda monani bato wana balingi kokende plase mosusu.

Photo oyo eza liboso nangai namoni ndako moko ya monene liboso nango namoni pe batu ebele bato mikolo na bana pe basimbi mwa tableau na maboko

Foto elakisi biso mwa sali monene ya bana-kelasi namoni bana-kelasi oyo balati bamwa kashny omonami ezalaki kokolya periode ya banani ya covid pe namoni balati bamwa eleforme ya kitoko bavandi na bapepeti na bango baza kotala na liboso moto oyo aza koloba na bango.

Elili oyo namoni liboso na nga namoni eza ba bileyi ebele basi balambi, namoni ba bileyi oyo eza ya ndenge na ndenge pe namoni ba masani nkuna ya mombamba pe ya pembe eza ya kitoko.

Foto ! elakisi biso bamwa , eloko oyo babenge yango, boîte géometrique namoni biloko eza ya, bana-kelasi pe ezalaka kitoko mpenza ! mpona bana kelasi , soki baza na kati ya kelasi, na bango baza kosala, ba mwa forme géometrique, esalisaka bango.

Foto oyo elakisi biso mwa motuka ya jepe mutuka oyo etelemi pe eza ya kitoko mpenza, pe eza na langi moko ya pembe pe nsima na moni mwa langi ya moke ya motane mutuka oyo eza kitoko pe ezalaka ya talo mpenza.

Foto elakisi biso mwana mwasi aza kolakisa biso mutu na ye, pe aza kolakisa biso ndenge bakangaki ye suki na ye pe eza kitoko mpenza pe na suki na ye namoni balangi ebele na kati pe eza mwana mwasi kitoko mpenza.

Foto eza liboso na nga na moni mituka mibale oyo ya liboso na moni eza mutuka ba dipneu pe mutuka oyo esalisaka mpona ko melange ba mwa nsima na kati ya musterne oyo pe ebimisi ba mwa biloko oyo basalisaka mwa beton ya ba mwa ndako ya etage mutuka oyo ezalaka kitoko mpenza soki oza kotonga ndako na yo ya etage.

Foto elakisi biso bamwa sapato ya bamobali basapate oyo eza sapato ya bale pe basapate oyo eza na langi ya chokola eza ya kitoko mpenza.

Photo elakisi biso na kati ya sale moko omoni bamwa mashine moko ya kitoko bamashine oyo esalisaka banko mpona kokata bamwa libende mosusu.

boto elakisi biso motu ya mwana mwasi mwana mwasi oyo azolakisa biso ndenge asalaki suki na ye eza na basuki ya molai pe ya kitoko mpenza pe alati cashne pe aza pembe

Foto elakisi biso mwa bilanga ya loso pe na moni eza ya kitoko mpenza, pe eza na langi ya mayi ya pondu ya kitoko vraiment.

liboso na nga namoni foto moko ya kitoko balakisi biso buku moko na likolo na buku moko wana badesine mwana mwasi na mwana mobali eza ya kitoko

bilelo eza liboso na nga namoni mwa banzete ya kitoko mpenza pe ya migai pe na oyo ya mikuse na bamwa fololo ya kitoko emonani awa eza mwa bilanga oyo bato bayaka kopema pe namoni bamwa kiti na kati ya bilanga oyo pe eza kitoko mpenza

Foto oyo elakisi biso ndako ya se ya kitoko eza na balangi kitoko na lopango ya kitoko pe likolo ya lopango namoni singa asalisaka mutu soki akoti na lopango oyo pe basinga oyo ekanga mutu soki akoti na lopango a sauter.

Foto elakisi biso mwana mwasi atelemi na ye aza na ba suki oyo ya molayi alati ba elamba oyo bana basi ya mikolo oyo balingaka penza ,na mwa sapato ya molayi mpenza, pembeni na ye na moni mobali moko ya telemi aza kotala ye, namoni mwa nzete kitoko pembeni na ye.

Elili o namoni liboso na ngai namoni mwa balabala pe pembeni na yango namoni bamwi matiti na mamwi nzete kuna namoni mwa ndako mibale ya pembe pe kuna nsima ya bamwi ndako oyo bamoni bamwi ngomba eza na bamatiti pe na bamwi nzete eza kitoko men

elile na moni eza mwa eloko ya kitoko mpenza mpo na bato oyo basalaka na kati ya matusa pe eloko oyo esalisaka batoya soki baza kokalanga mwa eloko babimisi eloko wana na mwa libende oyo po mafuta etikana na kati pe libende oyo ezalaka kitoko mpenz eza neti pao moko poye oyo eza na mwa madusu madusu

Foto elakisi biso mobali aza na kati ya stade pe namoni mobali oyo aza ganga kisi pe namoni asepeli pe aza kotala bato oyo baza liboso na ye.

Foto oyo eza liboso na biso balakisi biso place oyo batekisaka doko oyo ya alimentation awa balakisi biso bapoate moko na kati ya bapwite oyo emoni bamwa biskuit ezalaka kitoko.

Photo oyo balakisi biso mwana mwasi afandi na salon munene azo lakisa biso suki na ye nakati ya salon ba machine minene. mwasi yango kitoko penza.

Awa ezali bongo na restaurant balakisi biso sani eza na sauce blanche na nyama na kati. Pembeni ya elenge mobali afandi, ezali sani ba tiye salade, lipa ba frite na sauce ya kechup na bakuli moke ya pembe.

Photo elakisi biso kiti mibale bakiti ,oyo eza na kati ya matiti ya kitoko mpenza pe na moni ba kiti oyo eza na biloko babengi yango na monoko ya lopoto ba coussin pe eza bakiti oyo basalaki na kati ya mabaya, pe ba coussin oyo esalisaka po bato bafanda kitoko mpenza eza bakiti moko ya kitoko.

Bendélé oyo toyali komono libiso na biso awa, ezali béndélé ya mboka mopaya

Côté oyo elakisi biso mwa terrain moko monene terrain oyo eza na bandako ya molayi ya etage pembeni na yango pe emonani terrain oyo na bandako oyo eza bandako ya bana kelasi pe eza kitoko penza

Namoni eloko babe yango tante na monoko ya lopoto na kati ya tante namoni bato misato moko mwasi na mibalmibale balati pe biloko na zol na bango bimonani eza mokolo ya covide pe namoni pesa na bango elati mwa etambala ya pembe namoni bato baza liboso na bango po bato oyo bimonani baza koloba makambo na bango ya mosala pe eza kitoko mpenza.

Foto elakisi mwa kopo moko ya plastique, kopo oyo namoni na kati pe tokomona kitoko mpenza, namoni na kati ba crème pe ba crème oyo basangisi na mwa chocola eza kitoko mpenza.

Elili oyo namoni liboso nangai nazomona policien atelemi pe asepeli alati kitoko penza place oyo eza ya poyengeli ya ba polices po namoni kuna nasima ba langi ya bonzinga pe na pembe.

Foto elakisi biso mwa mbeto, mbeto oyo eza ya bana mbeto oyo kombona yango na monoko ya lopoto berceau, ezalaka pe kitoko po na mwana alala ye moko alala te na ba parents na ye.

Sapate oyo moko eza liboso na ngai namono eza sapate ya basi eza lipapa, lipapa oyo eza kitoko penza pe eza na ba langi mibale oyo ya pembe na oyo ya longondo.

Foto elakisi biso awa na moni mwa ndeke, ndeke moko ya kitoko mpenza eza na langi ya mayi ya pondu pe etelemi na moni makolo nango eza ya pembe pe na mwa monoko eza ya pembe eza ndeke moko ya kitoko mpenza.

Foto oyo elakisi biso bato ya kala ndenge bazalaki kolata ba elamba na bango pe na kokanga suki na bango.

foto elakisi biso mwana mwasi atelemi na ye pe mwana mwasi oyo aza kolakisa biso ndenge basalaki suki na ye pe namoni badesine na mutu na ye mwana mwasi oyo alati bamwa biloko ya mato ya kitoko pe aza kolakisa biso mwa maboko na ye na nzaka na ye pe eza kitoko mpenza eza na balange ebele

Foto elakisi biso mwa place ya terrain ya babeti pembeni na yango namoni bana ebele batelemi bazosala sport ya kokima mpo namoni na stade oyo mwa balabala oyo batiaka na kati ba mwa ba ligne po bato bakima pe kuna nazomona ba mwa nzete ya kitoko mpenza pe ya molayi.

Foto elakisi biso mwa harmoire, harmoire oyo eza harmoire basalaka nango na kati ya ba bureau pe elakisi biso place bateyaka ba mwa biloko na se eza kitoko mpenza.

Photo elaksi biso na kati ya sale moko ya monene amoni bamibali mibale batelemi emonani baza bamwa paster na eglize oyo pe bamosusu bafukami bamosusu bavandi emonani bato oyo baza na kati ya kosanjola nzambe mpenza.

Foto elakisi biso mwa maboko mibale esimbi mwa molangi ya masanga pe maboko oyo emonani eza maboko ya mondele.

Photo eza liboso na ngai namoni mwa balance oyo yekala oyo ba mesure mwa biloko na kati ya boutique pe eza ya kala penza pe ezalaki kitoko.

Foto elakisi biso mwa elamba ya kitoko, elamba oyo monani eza mwa robe ya basi, eza na balangi moko ebele mpenza pe ya kitoko.

bilio a moni liboso na ngai na moni pana pane balati bamwi carategie moko eza sentire oyo orange pe na mosusu centire vleu pe na moni baza kosakana etoko mpenza pe nsima na bango kuna amoni bato baza kotala bango ndenge baza kosakana

Photo elakisi biso mwa fololo pe eza likolo ya mwa lifelo ya lopango moko boye pe eza na fololo ya pembe eza kitoko penza.

Photo eza liboso na ngai na moni mwa motuka ya kitoko penza , motuka oyo na moni batie ba mwa bitambala na ba mwa fololo ya kitoko penza . Emonani motuka oyo baza ko preparer ngo po ekende na ba mwa eyenga moko ya batu , na moni ekoki kozala mwa mariage.

Awa liboso na ngai awa namoni mwa na kata ya stade oyo amoni bato mibale mibale bazobunda spore ya katche kuna na sina na bango namoni molakisi na bango atelemi azotala bango kuna pe namoni bato mine misato batelemi mosusu afandi azotala ndenge bapoint ezokota.

Foto oyo eza liboso na biso tomoni ba masaani mibale, moko eza na loso na kati, mosusu eza na biloko ya mingi namoni ba misuni na kati, namoni ba pomme de terre, namoni pe maki eza likolo eza biloko moko ya kitoko trop.

elili oyo azomona liboso na nga enamoni motuka moko ya kitoko pe motuka oyo eza na lange ya mwindo pe motuka oyo emonani eza motuka bazotekisa yango

Foto oyo elakisi biso batu batelemi liboso ya ndako pe namoni ba papa mibale na basi ebele batelemi place ya musala na bango.

Liboso nangai Awa namoni sapatu ya basi eza ba mapapa eza ya kitoko penza pe eza na ba langi ebele.

Photo oyo elakisi biso mwa mutu yamoto mokoboye aza mwana mobali alati pe matala tala namoni pe bakangiya suki kitoko

Poto elakisi biso mwa place bato baza ebele. Bato bakoli bamibali na basi na moni batandi bage moko monene namoni pe basake, eza likolo na yango pe namoni mwa mundele na mutuka pembeni kuna namoni eza place bazopesa ba refugie ba mwa bilei ya kolia.

Buku oyo eza liboso na nga eza buku moko ya kitoko penza pe namoni mwa nyama moko boye oyo nyama kombo na ngo orteri orteri oyo eza nyama evandaka na kati ya mai ntango mosusu evandaka pe libanda pe etambusaka mwa libumu na yango buku oyo emonani eza kolinga koloba mpona mwa nyama oyo soki otangi yango okoseka kasi mpe kokosa.

Elili eza liboso na nga namomi ba mwa mbuma kitoko pe eza na mwa langi ya mayi ya pundu pe eza ba mwa mbuma oyo babengango na monoko ya lopoto orange pe ezalaka kitoko mpenza pe ezalaka mwa sucre.

Liboso, na nga awa ! namoni mwa bendele ya kitoko ! bendele oyo eza na mwa langi ya pembe ! na oyo ya mosaka, na oyo ya , bozinga eza , ya kitoko mpenza.

Foto oyo elakisi biso mobali oko aza kotala liboso na ye alati mwa talatala ya kitoko mobali oyo eza nkumu monene na kati ya mboka congo brazzaville ye nde president ya mboka wana nkombo na ye sassou ngueso pe alibati kitoko.

Photo eza liboso nangai na moni ndako, ndako oyo emonani eza ndako ya dispensaire ponamoni bato bavandi liboso nango bamosusu baso KO kota pe namoni ba kiti oyo basali yango na kati ya beteaux ya ciment pe namoni maman wana azo zela akota na kati.

Liboso na nga awa namoni mwa sale moko monene na kati ya sale oyo namoni mwa armoire ya kitoko batiaka yango likolo mpona kobanda kobomba na kati biloko oyo esengeli.

Foto oyo elakisi biso bamwa carton na kati ya ba carton na moni bamwa milangi ebele , na moni eza bamilangi oyo ya ba produit oyo esalaka biloko mingi ezali oyo Esukulaka ba elamba , basani, ba mallette ,na oyo biloko pe Esukulaka bamwa ba biloko mosusu eza ba produit moko ya kitoko mpenza pe emonani eza placer batekisaka biloko wana

Mituka eza pembeni ya balabala mituka oyo namonika ya pembe na oyo jepe oyoya mwalangi ya bozinga pe namoni pembeni na mituka oyo na moni mwa ndako ya molai pe eza ya kitoko mpenza

Na elili oyo nazo mona na liboso na ngai namoni mutuka moko ya kitoko, nkombo nango Rava eza na langi ya bozinga nsima na yango namoni lupango moko ya monene pe pembeni wana namoni bato na mituka mosusu.

Na moni buku ya kitoko ya bana ya sixieme primaire ya Francais eza ya kitoko penza.

Foto elakisi biso mwa bendele moko ya kitoko mpenza eza na ba langi ebele namoni oyo ya mai ya pondu oyo ya mosaka oyo ya montane na oyo ya mwindo pe na kamwa pembe ya moke eza pendela moka ya kitoko.

na monimo sapato likolo ya mmatiti ya moke pe sapato oyo eza ya bana mibali pe sapato eza na lange moko kaka oyo ya moindo pe emonani sapato eza kitoko pe eza makasi mpenza

Foto oyo elakisi biso bato misato namoni basi mibale na mwana oyo ya mobali, namoni balati kitoko mpenza pe basi oyo baza na ba mwa suki ya kitoko mpenza.

Photo e lakisi ba mituka ya modele moko, moko eza na langi ya mbwe, mosusu ya bozinga, mosusu ya pembe, mosusu ya mai ya pondu pe na moni ndaku moko ya etage eza pembeni na yango .

Na photo balakisi biso mwana muke oyo koma aza na crayon na loboko naye pe avandeli kiti pe mesa eza liboso na ye.

Photo elakisi biso mwa carton moko ya kisi yakomela

Elili oyo nazo mona liboso na ngai eza ndako ya etage na ndako oyo ba sala yango na kati eza biro ya hotel de ville moko eza kitoko eza na langi ya mosaka na langi oyo ya pembe na langi oyo ya lilala eza kitoko.

Photo oyo elakisi biso mwa mesa likolo ya mesa oyo namoni mwa sani yapembe nakati ya sani batiye loso na ndunda aza ya kitoko penza

Elili oyo elakisi biso mwana moke aza na mwa bidon na maboko bidon eza moke pe na moni azotoka mayi place ba to bako kati ya mabele.

Foto oyo elakisi biso mwa mutuka monene ya langi ya motane na langi oyo ya mosaka. Pe mutuka oyo eza mutuka oyo esalisaka batu oyo bakei ko boma moto na kati ya ba ndako. Ubie mutuka soki ebimisi ba mwa moto na kati ya motere esalisaka mpenza.

Foto oyo elakisi biso mwa sapatu ya kitoko mpenza sapatu oyo eza pantoufle na monoko ya lopoto sapatu oyo eza na ba langi mibale oyo ya montane na oyo ya pembe eza kitoko mpenza.

foto elaksi biso basapatu mibale na basapatu oyo na moni eza basapatu ya bana-mibali pe babengango na monoko ya lopoto ba sandale sandale oyo eza na langi ya chokola pe na balangi mosusu ebele ya ndenge na ndenge

Elili namoni liboso na nga namoni mwa foto ya mwana-mwasi ,avandi pe ezotala liboso na biso pe elati kitoko mpenza.

Foto eza liboso na ngai na moni mwa mokomboso alati pamperse oyo ya ba bebe mokomboso oyo azo sakana na nzete moko boye pe sima na yango na moni wa mwa matiti.

Photo elakisi biso place ba lonaka ba nzete ya ba mbuma pe emonani batiye yango na ba vase liboso Yako tekisa yango na bato.

Foto elakisi biso mwa logo ya kitoko logo oyo emonani eza na balange ebele kasi balangi oyo ya kitoko eza komona na na moni oyoya bozingana oyo ya pembe pe logo oyo emonani eza logo ya bana ya kelasi ya universite pe batangisaka na nkati mwa teknologie na gestion eza kitoko mpona avenir ya bana na biso.

Photo oyo elakisi biso mua mbwa ya zamba, babengi na lopoto loup

Foto oyo eza liboso na ngai namoni mwana mwasi ya kitoko azo lakisa biso ndenge ba bongisi ye suki ya kitoko pe ya molayi.

Bilili oyo eza liboso nangai namoni basabato ya kitoko ,ezali na ba langi ya Ndenge na ndenge pe ba sapato oyo eza ya basi pe na basapato eza na mwa eloko likolo namoni eza kitoko penza pe kuna namoni suki oya babengaka yango mèche na monoko ya lopoto .

Foto elakisi biso mwa carton mibale na kati ya carton oyo emonani ba mwa biscuit ya kitoko ba biscuit oyo eza na chokola na kati pe ba biscuit oyo babengaka yango " bingo " eza kitoko mpenza.

Elili oyo elakisi biso mwa mutu ya mwana mwasi , pe mwana mwasi oyo aza pembe, aza kolakisa biso ndenge bakangaki suki azoseka pe alati mwa eleko ya matoyi oyo ya kitoko mpenza.

Biili oyo, elakisi biso mwa kiti ya kitoko mpenza. Ba kiti oyo, eza bakiti ya libende ; pe namoni moko ekweyaki, makolo eza likolo. Mosusu, etelemi malamu. Pe namoni, ba tiaki ba mwa muse, na mwa bitambala oyo ya ba liputa.

Bilili oyo na moni liboso na nga za bato balati biloko ya bikeko monani baza neti banganga kisi.

Foto elakisi biso mwa sapatu ya basi ya kitoko mpenza ,sapatu oyo eza na balangi mibale na moni oyo ya shokola pe na oyo ya pembe.

Belili oyo na moni liboso na ngai na moni mwa bisi eza pembeni ya mbalabala pe na zomona bato baza kokota na kati pe pembeni oyo na moni mwana mobale ya telemi eza kotala yango pe bisi oyo eza na balangi mibale oyo ya pembe na oyo ya mosaka eza bisi moko ya kitoko mpenza.

Photo elakisi biso mwa tapi ,likolo ya tapis oyo mwa kisi eza kitoko penza eza ya comprimés ezalaka makasi penza ebikisaka bokono mingi.

Liboso na nga awa na moni mwa carton ya kisi nkombo nango ibucap, kisi oyo esalisaka mpona ba douleur soki oza na ba douleur omeli yango ekimaka mbangu eza kitoko mpenza.

Photo elakisi biso stade ya kitoko penza pe ba mobeti baza Bana basi bazo mi préparer po ba beta na ba mosusu kuna namoni bato baso Tala bango.

Namoni balabala ya molayi pe namoni mwasi na mwana naye baza ko tambola pembeni namoni mutuka etelemi na parking.

Elili namoni liboso nangai Awa namoni biloko ya courant biloko oyo babengaka yango na monoko ya lopoto dijoncteur ,ezalaka kitoko po na KO protège ndako ou bien eloko oyo eza installer nakati courant pe dijoncteur oyo bamosusu ba bengaka yango TECO, TECO te eza dijoncteur pe namoni eza na boite ya sectionneur.

Logo eza liboso, namoni eza yo mboka oyo na lopoto babengi États-Unis d'Amérique

Namoni ndako nakati nango de mobali abandi nakati ya kiti pe emonani eza nkumu yamboka oyo ya Congo Brazzaville ponamoni bendela yamboka oyo na sima ya mobali oyo photo ya mokolo ya mboka Congo Brazzaville.

foto elakisi biso mwa ndako ya monene ndako oyo emonani eza mwa eglize moko boye kasi eglize oyo eza na langi moko ya pembe ya kitoko pe eza molai pe namoni eza na tere moko ya monene pe namoni bato baza kokota na kate po bakende kosambe na nzambe

Elili oyo namoni liboso nangai molangi ya masanga eza kitoko penza emonani eza ya Congo Brazzaville pe bakomi ngok' na étiquettes nabango oyo.

Foto elakisi biso mwa buku, buku oyo eza buku ya mathematique ya bana kelasi. Pe buku oyo eza buku, etangisaka bana mpona ko compté.

Foto oyo elakisi biso mwana mwasi ya muke alati kitoko ba bongisi ye suki atelemi nase ya nzete.

Foto oyo elakisi biso mutuka moko ya kitoko mutuka oyo eza na langi moko ya bozinga pe mutuka oyo eza jeep, jeep oyo eza motuka oyo ekimaka Penza.

Liboso awa namoni place bato bavandelaka namoni basalaki bakiti babimisi ba mwa biteni biteni ya ba nzete pe mesa na bango emonani eza pneus ya mutuka pembeni kuna namoni ba nzete ebele bato bayaka awa kozwa mopepe ya kitoko

Foto oyo elakisi biso mwa kisi eza na kati ya carton, kisi oyo eza kitoko mpenza kisi oyo kombo nango Lincomysine kisi oyo eza makasi pe kisi oyo eza ba mwa comprime.

Foto elakisi biso mwa ndako ya molai pe ya etage ndakoyo namoni bato ba telemi liboso na ndako oyo namonani ndako oyo eza ndako ya boyangeli ya mosala moko boye, pe namoni ba mwa motuka liboso ya ndako oyo pe motuka oyo moko eza nde ko tambola nde kokoma na lopango oyo pe namoni lopango eza monene.

foto oyo eza liboso na ngai na moni eza molangi moko ya kisi kisi oyo ekombona yango panadol kisi oyo epesaka mwa afeti mpona bana moke

Foto eza liboso na ngai na monimwa ndako ya kitoko pe ndako oyo eza na balange ya kitoko mpenza, liboso yango na monimwa vase moko batie mwa fololo ya mwa nzete ya kitoko, pe likolo awa namoni bakomi komi bangwa biloko na bancarde oyo pe emonani ndako oyo eza ndako ya boyangeli ya mwa agence moko ya mboka ya kongo.

Photo oyo elakisi biso mwana mwasi moko yamuke alati robe ya kitoko pe bakangiye suki kitoko penza

foto elakisi biso bato baza na kati ya balabala pe na moni balati bamwa elamba oyo eza na lange ya pembe na mwa lange ya ma ya pundu libosa wana moni eloko oyo bamemi yango oyo eloko bakomi ekolo na yango eglizeibangwisk monani baza oyo basambelaka na kati ya mwa eglise oyo ya baubangwiste baza na kati ya ya eyenga ya eglise na bango

Foto eza liboso na biso namoni foto elakisi biso mwa logo ya kitoko logo oyo namoni eza na balangi misato na moni oyo ya bozinga oya pembe naoyo ya motane.

Photo oyo elakisi mutuka moko etelemi pembeni ya balabala se ya ba nzete liboso na yango namoni moto eza KO kende pe na mutuka moko ezo kima.

Elili na moni liboso na nga na moni mwa nyama moko nkombo na ngo na mono ya lopoto lapin, lapin oyo ezalaka kitoko mpenza, mpe nyama oyo eyebaka kokima.

Foto oyo elakisi biso mwa bilanga, bilanga oyo emonani eza bilanga moko ya mwa loso. Namoni eza ndenge ba tonaka mwa loso, pe bilanga oyo eza pembeni ya mwa ebale moko monene mpenza.

Elili oyo nazomona liboso na ngai na moni mwa molanga ya mafuta ya kitoko mpenza, mafuta oyo ezalaka kitoko mpona bana-basi.

Photo elakisi biso pano publicitaire ya MTN tomoni bana mibali pe basi bazo sakana ba sepeli penza po na société oyo.

Elili oza liboso na nga na moni mwa soso oyo soso ya kitoko mpenza. Soso oyo eza ya mobali eza na balangi misato ,oyo ya mosaka, na ya pembe ,na oyo ya motane pe eza na mwaka ya kati ya lopango eza koluka mamwa eloko ya kolia.

Elele oyo namoni liboso na ngai namoni mwana moke ya mwasi bakangaki ye suki, pe aza nabasoki ya molai mpenza pe eza kitoko, pe alati blouse emoka kitoko mpenza namoni awa aseki na ye asepeli mpenza.

foto oyo eza liboso na ngai na mnimwa bendela moko ya mbokapaya pe bendela oyo eza na balandi mibale moko ya montane na mosusu ya mai ya pondu eza kitoko mpenza

Photo elakisi bison Bana basi mibale nazotala bazotambola bazo lakisa biso bazotambola

mililor na moi liboso na ngai namoni mwa stade toko stade oyo eza ba mwa mobete ya ndembo ya boko pe namoni mwana moko na mobali batelemi mwana oyo aza na mwa etopi oyo ya ndembo ya maboko pe namoni telemi napo emonani papoye aza mwa molakisi na ye

Photo elakisi biso muana muasi ya kitoko, azali kotala liboso naye, pe aza koseka

Foto elakisi biso mwa polisie mokonzi monene na kati ya mboka ya congo brazaville, po namoni mwa drapo na bango na kati ya buro ya polisie oyo afandi aza koloba pe aza na kati ya buro na ye eza kitoko penza.

Foto oyo elakisi biso na kati ya stade stade oyo eza monene mpenza te eza na bakiti ya kitoko na kate ya stade oyo namoni bana bamipeti ya football baza na mwa babolo na bango na maboko pe namoni basilisi entrenema na bango pe namoni mwa molakisi na bango eza katigati na bango pe namoni basepeli mpenza.

Photo oyo el akisi biso mwa motuka e telemi, mutuka oyo eza ka mwa mini bus, pe eza na langi mibale , oyo ya pembe na oyo ya mayi ya pondu, pe na moni na côté ya chauffeur na moni ma eza na mwa sani moko monene na kati na moni mwa biloko azo lekisa yango

Photo elakisi biso mwa sango ya eglize katholiqe pe alati kitoko mpenza pe aza sango oyo ya moindo aza sango pe ya mwana mobali aza paka te

Photo elakisi biso lopango moko na kati ya lupango oyo na moni mwana mobali atelemi lati kitoko pe na moni aza na chenete na kingo na ye atelemi vrema kitoko mpenza

Photo elakisi biso mwa mese ya kitoko mpenza pe likolo na yango namoni sahani moka ya kitoko namoni na kati ya sahani oyo bamwa ndunda likola ndunda oyo na moni mwa crevete na bamwa misuni ba crevete oyo eza biloko pe ebandaka na mai pe ezalaka kitoko mpenza koleka mbisi pe namoni mwa loso ya kitoko mpenza eza biloko moko ya kitoko.

Elili oyo na moni liboso na ngai na moni keya ndeke etelemi na yango eza ndeke moko eza na langi oyo ya mayi ya pondu pe na mwa moke ya moyindo pe ndeke oyo emonani etelemi liboso ya ndako na yango eza kotala liboso.

Foto elakisi biso mwa bassin, na bassin oyo na kati namoni mwa ndunda ya kitoko mpenza ba ndunda oyo eza ba ndunda ebimaka na biloko ya mbala.

Liboso na nga awa namoni mwana mwasi ya kitoko alati robe ya kitoko oyo mosaka pe bakangaki esuki ya kitoko mpenza ya molai.

omoni eleko moko ya kitoko mpenza eleko oyo eza na balangi mibsato moni oyo ya lilala na oyo ya pembe na oyo ya moindo pe eleko oyo eza motere moko ya kitoko esalaka na kati ya bamwa bilanga oyo ezalaka na bamwa lupangu ya bato oyo baza mbongo motere oyo mosala na yango eza kokata mwa matiti pe ete yango na se mpenza ekomi mwa matiti ya kitoko

Foto elakisi biso mwa mesa pe ya kitoko likolo na yango na amoni ba milangi ya masanga pe na mwi vere moko ya molai pe namoni eleko eza na likolo ya sani eza eleko oyo babel yango mpiza pe mpiza oyo ezalaka kitoko mpenza pe mpiza eza na nkombo oyo ya bato oyo yaba arabes pe na bandele pe ezalaka kitoko mpenza.

Elili oyo eza liposona nga na monimwa sapate moko kaka sapate oyo eza sapate ya bamibali pe sapate oyo eza na lange oyo ya pembe na semele

Photo eza liboso na ngai eza poto ya kitoko balakisi biso buku moko ya monene likolo na yango batiaki badessin ya bandeke emonani ke buku oyo eza buku bamolakisi batangisaka bana mpona biloko ya bandeke.

Foto oyo elakisi bamwa mbuma eza na kati ya sahani moko monene ya pembe bambuma oyo basalelaka yango mpona bamasanga.

foto elakisi biso mwa place oyo emoni bato misato batelemi mibale baza bamoindo moko na bango aza mondele pe oyo ya katikati amemi bamwa eloko ya kate ya carton pe emonani eza balibonza bapesi ye mpo na mosala na bango

Foto oyo elakisi biso mwa sapato moko ya basi pe sapato oyo eza kitoko mpenza pe sapato oyo eza na ba langi mingi na moni oyo ya longondo, na oyo ya pembe, na oyo ya mutani, na mwa oyo ya mwa ya pondu, pe eza na mwa libende likolo na yango eza sapato ya basi ya kitoko mpenza.

Awa balakisi biso carton likolo ya mesa pe na kati ya carton oyo ezalaka n'a molangi ya moke ya plastique , pe na kati ya molangi wana ezalaka na kisi ya mai kisi oyo esalisaka soki mutu azo kobela na litoi na ye pe basopi mai ya kisi wana na litoi na ye pe ayoki malamu esalisaka mpenza soki moto azo kobela na kati ya litoi na ye ezalaka makasi mpenza.

Elili eza liboso na biso na moni mwa molangi toko mpenza na kati na moni mwa biloko oyo epesaka mwanzoto ezala makasi mpona moni likolo ya molangi oyo na moni mwa mobali ya tomboli maboko eza kolakisa mpenza soki eyoki mwa makasi na nzoto na ye.

Toto elakisi kisoma na mobali oyo ya kitoko mpenza etelemi na ye pe alati kitoko pe alati bamwa elamba oyo basalaki yango na kati ya bamaputa pe alati mwa talatala ya moindo na bamwi sapate ya moindo amonikatelemi likolo ya tapi oyo yalangi ya motani pe namoni pembe yango bamwpase ya fulolo.

Photo elaksi biso na kati ya mwa sale moko boye ,na kati ya sale oyo namoni ba biloko oyo baza kotekisa yango, namoni bakiti ya kitoko oyo bakiti basalaki yango na ba mwa libende, na mosusu basangisi ba mwa libende eloko bakangaka yango na bamwa nzete ya bambu, eza place moko oyo batekisaka mwa biloko oyo.

Foto elakisi biso mwa loboko, loboko wana esimbi mwa machine ya plastique mashine oyo esalisaka pona kotia ba forme ya ba biloko na kati ya piscine pe mashine oyo esalisaka pona kosala forme ya esthetique ya salade na kati ya hotel.

Nazomona liboso na ngai namoni milangi misato na kati batiaki jus, jus ya kitoko eza na langi ya lilala eza kitoko trop.

Elili oyo, eza liboso na ngai na moni mwa ebale. Nakati ya ebale oyo monene, na moni mwa pirogue, na pirogue wana na moni batu misato. Kuna na ngambu pe na moni motu moko aza na kati ya piroge na ye.

Foto oyo elakisi biso mwa mwana mobali atelemi na ye na bala bala, azo bimisa ka mwa salite azo tia yango na kati ya eleko oyo ya poubelle.

Photo ezaliboso nangai namoni ba papa misatu moko azo solola na mususu tomoni azo yebisa makambo moko ya musala na bango pe namoni liboso na bango mutuka moko na nzete.

Bili namoni moso na nga awamoni mwa nzung ya kitoko pe ya moneni na kati ya zung oyo namoni mwa bambisi ya biteni na biteni pe mwa toma te bamwa biloko oyo tiaka na kati po ezala na mwa solo ya kitoko mpenza suku moko kitoko mpenza na bambisi eza kitoko po eza monene mpenza.

Foto elakisi biso mwa bendela moko ya kitoko mpenza. Bendela oyo eza mboka mopaye bendela oyo eza bendela moko eza na balangi misato, moko ya mosaka, mosusu ya motane na oyo ya mai ya pondu.

Elili eza liboso nabiso namoni mwasi yakitoko penza pe mwasi oyo avandi nakati ya salon namoni basilisi ko kanga sukinaye pe sukinaye yakitoko pe yemoko azakulakisabiso bamwasukinaye ndenge eza yakitoko pe ezayamulayi kuna pembeni naye namoni lokola yamwasi pe atelemi naye sima yamwana mwasi oyo

Elile eza liboso nanga na mwa mutu ya mwana mwasi aza ko lakisa biso ndenge ekangaki suki na ye pe aza na mwa suki ya molai pe na langi ya moindo ya kitoko mpenza, pe namoni na kingo na ye alati eloko oyo ba bengaka yango na monoko ya lopoto chenet pe aza na mwa buluze ya pembe ya kitoko penza.

Photo oyo elakisi biso mwa place batekaka biloko ya courant na mutuka lokolo ya mesa oyo namoni ba bougie ya mutuka pe na ba prises ya biloko ya courant.

Foto elakisi biso mwa place moko ya kitoko oyo ba moyembi bayaka kosala ba mwa entrenema na bango po ba nzembo na bango ebima. Po namoni mwa micro kuna namoni mwana mwasi atelemi na mwa papier, naye pembe na ye ba mwa mashine na ba appareils ebele oyo esalaka mwa mongongo na bango ezala kitoko mpenza, pe nzembo na bango ebima.

Namoni na foto eza liboso na ngai namoni tata moko ya monene aza reparatere ya mituka. Alati elamba na ye eza na langi ya bozinga.

Foto oyo elakisi, biso mwa ndako na kati ya ndako oyo! namoni bato baza ebele na kati moko batelemi ya mosusu bavandi ba oyo batelemi emonani eza bakonzi ya mboka mibale , oyo ya congo Brazzaville na oyo ya république démocratique du congo, azoloba makambo na bango ya politike !.

Foto elakisi biso mwa plasi oyo batekisaka biloko ya basi, plasi oyo kombona yango bijutery namoni bamwachenete, bamwa ekomo na bamwa bagle, na bamwa biloko mosusu basi balataka mpenza.

Foto elakisi biso mwa karto eza likonga ya mesa karte oyo eza karto ya kisi kisi oyo ekombona yango caditrine caditrine oyo esalaka makasi pe esalisaka bato oyo babeli malalia pe esilisaka yango na kati ya nzoto ya bato wana.

foto elakisi bizo mwa carto moku ya kisi oyo esalisaka bato ezala bakolobana soki bamiliyango bazala na mwa apeti pe soki oza na mwa vitamine ya babombana kati ya nzoto na yo ezalaka kitoko mpenza

Liboso na ngai awa namoni mwa logo moko ya kitoko. Logo oyo eza na balangi misato moko ya montane, mosusu ya pembe na o mosusu ya moindu logo oyo eza logo ya banke ya afrika.

Liboso na nga awa, namoni mwa ndeke ya pembe, evandi na ndako na yango. Ezo kengela bana na ye

ELiLi , oyo eza liboso na ngai ! namoni mwa sapato ya kitoko ya mulayi eza likolo ya mesa , sapato eza ya bana basi eza kitoko Mpenza .

Photo eza liboso na biso namoni mama moko avandi aza na base ya moke na maboko na ye namoni pe liboso na ye namoni bamwa meme ya kitoko mpenza pe eza ebele pe namoni azopesa bango bamwa bilei oyo bilei eza na kati ya maboko na ye.

Elili oyo na moni liboso na ngai na moni ba mwa vase vase eza mwa monoko ya lopoto pe na kati ya vase oyo na moni batie ba mwa nzete ba nzete oyo emonani eza ba nzete ya mbuma oyo ya citro pe eza kitoko mpenza emonani ba tekisaka bamwa nzete oyo epai ya bato mosusu po ba kende kolona yango.

awa na moni bamibali mibale bazososakana n kati ya stade ya fotball balati kitoko

Elili oyo eza liboso nangai namoni mwa sapato moko yakitoko yalangi yamwindo pe sapato oyo eza ya bamibali pe batiye yango likolo ya matiti

Foto elakisi biso mwa sapatu sapate oyo eza moko kaka, pe sapatu eza basi namoni sapate oyo eza kitoko mpenza pe eza na lange oyo ya montane ya kitoko mpenza pe engengi.

Foto oyo elakisi biso mwa mesa moko likolo ya mesa oyo na mwa lipa moko oyo babinango na moloko ya lopoto gato, oyo ezalaka mwa lipa ezalaka na kati ya plasi oyo bazosala mwa eyenga ya mariage, eyanga ya mosala eyanga ya kobotama, pe namoni mwa molangi ya champagne eza likolo ya mesa, oyo pe namoni papa moko atelemi emonani ye aza kosala mwa eyenga ya kobotama na ye.

Bilili eza liboso na ngai na meba ndako oyo ya malai pe ya kitoko mpenza na ndako oyo bame lango na poto ba etage pe koza ba mosusu oyo eza na se ya kitoko mpenza na moni mpumwa balabana pe ya kitoko eza na kati ya bandako oyo.

Elili oyo nazomona lboso nangai eza chenette ,emonani ba saliyango na kati ya ba maputa pe basangisi na mabende eza kitoko penza pe namoni bamwa biloko na matoyi.

Elili oyo na moni liboso ya ngai na moni ya ndeke moko kitoko ndeke oyo etelemi likolo ya nzete pe ndeke oyo eza na balangi mine na moni moko ya bozinga oyo eza na yango pe na moni ya pembe pe na moni ya lilala na oyo ya moindo.

Na moni liboso na nga mwa molangi ya kitoko eza likolo ya mesa pe na mwa biloko oyo ba bengak'ango ba veres, ba veres oyo eza kitoko pe eza molayi pe na sani oyo eza liboso ya ba mwa veres oyo na moni ba mwa mbuma ya kitoko pe ya langi oyo ya chokola, emonani eza mwa ndako oyo bato ba melaka mwa masanga na kati .

Bilili oza liboso na ngai na moni bana mibali moko batelemi bamosusu balabani na bango pe monani baza na mwa balabana na bango pe namoni nsima bango baza kotelema na pembene ya mwa lopango moko ya kitoko mpenza pe ya molaik namoni bana oyo basepeli na bango.

elile oza liboso na biso na moni mwa na moke ya mwasi okandi na ye pe asepeli na loboko na ye asimbi mwa carto na likolo ya carto oyo bakomi hertelmann monani aza kolakisa bato mpona mwa hertelmann

naliboso na ngai awa moni hooke moko ya kitoko buku oyo ya anglais pe eza buku ya 6e me pe na moni na buku bana 3 mible ya bendele moko ya moindo hooke oyo eza kitoko mpenza mpona kotanga anglais

Elili eza liboso na nga eza eloko ya kitoko namoni kopo bakati biteni ya mbuma oyo na monoko ya lopoto ba bengaka yango fraise ezalaka sukali pe kitoko.

Elili oyo namoni liboso nangai namoni bendele ya moko kitoko penza eza na ba langi misatu pe namoni langi ya oyo motani, mosaka, moyindo eza ya mboka mopaya.

Foto eza liboso na ngai namoni ba mwa biloko oyo basalisaka nango mpona kosala jardin ezala kitoko namoni mwa pao mibale namoni nkombo oyo ya libende na biloko mosusu oyo ya kitoko pe.

Bilili, oyo eza liboso na nga ! namoni mwa tajer , kati ya tajer oyo ! namoni bamwa milangi ya mafuta ya kitoko pe eza ba mafuta oyo ya ndenge , na ndenge mpenza ! pe ba mafuta oyo eza mpona basi , pe emonani na bamwa milangi ,mosusu bamwa , bilangi oyo ya bamwa poudre , oyo basi pe bapakalaka na nzoto ezalaka , kitoko mpenza .

Photo elakisi biso eza na kati ya salle , emonani eza ya Bana ya kilasi namoni balati ba uniforme moko ya kitoko pe basepeli bazo seka ba misusu pe ba tomboli maboko.

Foto oyo elakisi biso mwa polisier amati na mobali moko na likolo ya moto pe na mwa motare bamosusu batikali batelemi bazali kotala moninga na bango pe na moni kuna bamwa ndako oyo batekisaka bamwa biloko.

Elili namoni liboso na ngai namoni stade ya monene pe stade oyo eza ya mboka moko boye liboso namoni matiti ya kitoko penza.

Foto oyo eza liboso na biso namoni ndako ya kitoko eza na langi mibale ya pembe na mosaka batu batelemi liboso nango emonani baye na ndako ya université pe batu oyo emonani eza bana kelasi ya université.

Elili oyo namoni libuso na nga namoni balabala ya trein na balabala oyo namoni na se esi ebukani kasi namoni bato bazoleka likolo pe eza na katikate ya zambe moko monene.

Foto elakisi biso mwa motuka ya monene pe motuka oyo na monoko ya lopoto babengango camio te eza na ba langi ebele na moni oyo ya motani oyo ya pembe na oyo ya lilala na oyo ya moindo eza mwa camion ya kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwana mwasi ya kitoko mpenza. Pe ya pembe elati mwa robe moko ya kitoko pe namoni, akangi miso na ye na wa maboko na ye pe alakisi biso ndenge ba kangakiye suki na ye pe eza kitoko mpenza.

mwana mwasi aza kotambola na mwa balabala ya mabele pe pembeni na ye na moni bamwa lopango ya ma-nsanza oyo bama-nsanza ya kala mpenza pe na moni alati mwa liputa aza kotambola na ye mpenza

Bililo na moni liboso na ngai namoni mwa adakobandako oyo eza pembeni ya ebale pe bandako eza na kati ya balupango pe kuna na moni bandako oyo yba etage oyo ya molai te pe na moni ba mwa nzete na bakati ya balupango eza place moka kitoko.

namoni bamwa ndako oyo eza ya kala eza liboso na nga namoni bamwa efelo na yango eza ya kala mpenza pe eza na mwa busoto nmoni bamwa ezibele na yango eza baezibele oyo basala yango na kati ya bamwa mabaya na bamwa lininisana yango eza ya kala mpenza pe namoni babwaki bamwa biloko ya salete liboso ya ndako oyo na bamwa mwa zanza ya sale te

Photo elakisi biso ngomba, pe tomoni na ngomba yango, baloni biloko ébélé

Photo elakisi ngai buku, oyo ezali bongo buku ya masapo pe esalisaka bana

foto elakisi biso bamwa shenete ya kitoko ya ndenge na ndenge bashenete oyo eza na kati ya ndako oyo batekisaka bashenete pe basheneti oyo eza ya basi pe na bamibali po eza minene.

Foto oyo elakisi biso bamilangi ya mafuta pe bamilangi oyo eza na langi ya pembe pe na moni eza ya bana-basi.

Photo elakisi biso mwa buku, buku oyo eza kolobela ngugi

Bilili oyo nazomona liboso na ngai namoni bamwa libende ya monene pe ya molai balibende oyo basalisaka yango mpona kotonga bandako oyo ya molai nete ba etage oyo tomonaka yango.

Photo oyo elakisi biso bana ya mibali, bafandisi bango nase, na mapinga ébélé pembeni na bango

Foto oyo elakisi biso mwa sapatu oyo eza ya ba mibali pe eza kitoko penza, moko elali na yango na mosusu etelemi, pe sapatu eza na langi ya chokola pe na mosusu elali na ba lakisi biso langi ya bozinga na oya moindo eza kitoko

Foto elakisi biso mwa mesa ya monene pe ya pembe, namoni biloko eza biloko ya pasi oyo ba lataka na ba matoi na bango pe biloko eza mabende. Namoni pe kuna ba mwa sakame oyo na maboko eza ba mwa saki ba bombaka ba mwa biloko oyo ya matoi pe namoni loboko ya motu oyo atelemi liboso ya mesa oyo.

Namoni liboso nanga mwa mokomboso oyo eza mwana ya mokomboso namoni mokomboso oyo aza na mwa eloko ba bengaka yango pampese ya bana mike ya bato, namoni asepeli pe aza ko sakana na mwa nzete moko boye emonani eza mwa mokomboso obe aza kobokola yango na kati ya mapango.

Elili eza liboso na ngaa na momi mwa motuka ya pembe pe ya kitoko mpenza, motuka oyo etelemi na yango pembeni ya balabala, pe namoni nzete moko ya molayi, pembeni nango motuka ya kitoko mpenza mpe eza mobamba.

Foto oyo eza liboso na biso na moni mwa bus ya kitoko mpenza ya monene eza na langi ya pembe pe na oyo ya ba mwa bozinga, pe na moni kuna nsima na yango ba ndako eza nsima kuna.

roto elakisi biso mwa plase batekisaka babuku ya bana kalase na moni bamwa buku ya kitoko na moni ba crayo bagone ba bwate ya pike na ba pape ya rame oyo bakomaka bamwa mikanda na kati ya babiro eza kitoko vrama

roto elakisi biso mwa sane monene oyo batiaka nafule po basala mwa mikate

Photo elakisi biso ka MWA Sahani Moko ya Kitoko Ezra na kati Nango salade oyi bambengako tango na moni ko ya lopoto masedwane

photo oyo elakisi biso na kati ya ndako moko boye, omoni basi misato batelemi ! pe namoni mwana mwasi, na mobali bavandi na bango bazotala na kati ya ordinatere . pe na moni oyo avandi aza nganga ya mibeko emonani eza nganga ya mibeko ya famille oyo baza na mwa likambo moko balingi baosolola.

liboso na ngai na moni foto pe na foto na moni bamwa folono ebele batiaki na kati ya ba vase ya kitoko mpenza

Elili oyo eza liboso na nga na moni eza place ya wenze. Moto oyo asi andikandi biloko na ye atekisaka bamafuta oyo bato bapakalaka

Liboso na ngai mwa mutuka ya kitoko pe balakisi na kati kaka ya mutuka oyo namoni eza na bamwa kiti ya kitoko na mwa oyo ba benganga tablo yango eza kitoko mpenza, pe na mwa eloko oyo oyo ekumbaka mutuka ezwaka na maboko ba bengaka yango direktion na monoko ya lopoto mutuka oyo eza kitoko mpenza.

Photo Oyo elakisi biso MWA mesa ya Kitoko peza likolo ya mesa namoni MWA sahan

Namoni liboso na nga foto moko oyo eza na chenete chenete oyo eza chenete ya bamibali chenete oyo eza kitoko mpona kolata.

Foto eza liboso na ngai na moni mwa logo ya kitoko eza na ba langi misato moko ya bozinga, mosusu ya mayi ya pondu, mosusu oyo ya pembe. Logo oyo bakomi soko food elobi eza societe ya congo mpona food, na monoko ya lopoto eza bileyi.

Belil eza liboso na nga namoni mwa mutuka moko oyo mutuka liboso nango emonani esalaki mwa likambo moko ya mabe oyo ba bengana na monoko ya lopoto accident pe mutuka oyo emonani eza mutuka oyo ememaka bamwa biloko ya salite babimisi yango na ba mwa ba ndako pe ekeyi kobwaka yango na mosika.

Foto elakisi biso bana misato batelemi pe monani mbula eza konoka pona namoni na balabala mwa biloko eza kongenga neti mayi pe namoni batelemi pembeni ya balabala baza bana mbali oyo ya kitoko peza.

Foto oyo elakisi biso mwa depo ya monene. Pe depo oyo emonani eza depo ya bamoto oyo etelemi, awa mpona moni bamoto oyo eza ya sika pe eza ya ba langi ya ndenge na ndenge eza bamoto moko ya kitoko mpenza.

foto elakisi biso mwa logo logoyo namoni batie mwa pendele ya congo braseville pe bakomi nasna yango likolo namoni bakomi mwa eloko oyo ya toko mpenza pe bakomi few pe namoni batie paris logo oyo emonani eza logo elakisi oyo relation aza na yango na mboka ya falencia

Liboso nanga namoni foto moko foto wana namoni, loboko ya mobali asimbi chenete oyo eza libende.

Na foto oyo nazomona bato misato, mibali mibale na mwana mwasi moko, namoni ba sepeli.

Foto elakisi biso mwa mutuka ya kitoko mpenza ezo kotambola na kati ya bala bala, pe eza na langi moko ya kitoko mpenza ya longondo. Nsima nango namoni bato ba telemi kuna pembeni ya mwa ndako pe namoni ba nzete kuna ya kitoko.

Photo oyo elakisi biso bana ya mibali mibale, moko aza mundélé, mosusu azali bongo moto mohindo

Elili oyo na moni liboso na ngai na moni eza mutuka moko monene. Pe mutuka oyo eza na langi ya pembe. Pembeni na yango na moni mwa matiti nzete pe na mwa lopango.

foto elakisi biso mwa saane ya monialite ya kitoko na kati na moni bambinzo ya ebele na mwa tomate na mwa matongulu na mwa pima oyo ya kitoko mpenza bambinzo oyo ezalaka kitoko pe epesaka mwa vitamine

Namoni eleko ya kitoko liboso na ngai namoni mwa mbeli oyo ya kitoko mpona bato oyo ba salaka na kati ya ba matusa, eza kitoko mpenza ekoki ko kata eloko nyonso oyo olingi pe eza na mwa eloko neti mwa si moko boye.

foto oyo elakisi biso bana bandele na kati ya kalasi bavandi bazotanga pe bazoyoka makambo oyo balakisi na bango bazoyebisa bango

Photo eza liboso na ngai namoni saani moko ya pembe eza likolo ya mesa nasaani wana namoni supu oyo eza nalangi ya mosaka ya kitoko namoni pe musuni yakitoko penza na mbisi na bamatungulu

foto elakisi biso mwa place oyo batekaka mwa mafuta namoni ba mwa etagele moko ya kitoko pe ya molai na kati ya ba etagele oyo namoni bamwa bamafuta ya ndenge na ndenge oyo place oyo eza place ya kitoko mpona bassi pe namoni bapafe eza na kati na mwa balangi oyo bapakalaka na mwa manzaka ya bassi pe namoni mwa kiti oyo ya kitoko mpenza

Photos oyo eza liboso na ngai, namoni bilamba ébélé yaba mobeti, eza esika oyo batekisaka bilamba ya sport

Photo elakisi biso mwa place batekisaka Biloko Yako lata ya mibali pe ya basi

Foto oyo elakisi biso mwa loboko ya mwana-mwasi esimbi mwa kopo moko oyo ya kitoko mpenza. Pe namoni batandi tandi bamwa mbeli na place oyo, pe kuna namoni bamwa masani mosusu ya plastike oyo ebumbaka mwa biloko ya kitoko.

Foto oyo elakisi biso ndako moko kitoko mpenza, ndako oyo eza na malange ya kitoko na kati na moneme mwa nzete ya bamwa fololo ya kitoko mpenza pe, na lopango yango eza kitoko pe, eza na mwa lange ya kitoko mpenza pe eza monene pe namoni liboso ya lopango ba mwa fololo pe na moim eza pembeni ya balabala ya mabele.

Na moni mwa etagere moko ya kitoko mpenza pe eza na bakangi a kitoko na kati namoni bamwa milangi ya kitoko mpenza ya bamafuta na biloko oyo bapakalakabamwa manzaka na bamwa biloko oyo batiaka na nzoto po ozanaa solo ya kitoko mpenza mwanani eza mwa ndaka oyo batekesaka biloko ya mpasi mpona kopakala na nzoto bango.

Foto elakisi biso mwa sani moko ya kitoko eza likolo ya mesa na kati ya sani oyo na moni mwa supe moko ya kitoko pe na moni ba mwa mbisi ba lambaki yango ya kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwa plase bavandi na ba kiti pe balati ba mwa chemise oyo eza uniforme libosa namoni mwana mwasi pe asepeli namoni alati mwa eloko na mutu na ye emonani eza mokolo ya eyenga na ye ya mwa mariage ou bien dote moko boye.

foto elakisi biso mwa manmaneke oyo eza kitoko mpenza pe baneke oyo balatisi yango mwa perike ya basuki ya molai po bato bamona yango pe baya kosomba mwa perike oyo eza maneke moko akitoke awa soki eza talo na yebi te bakomi mwa 600 000

Foto elakisi biso mwa loboko esimbi mwa karton. Na karto oyo na moni mwa famille esepeli na yango papa na mama na bana mibale. Pe kisi oyo emonani eza kisi oyo ya kitoko mpenza oyo epesaka mwa apeti. Soki olakisi kisi oyo pe etingaka moto aliya kitoko mpenza.

Foto oyo elakisi biso mwa balabala balabala oyo eza kokota na kati ya lopango moko oyo ya monene pe lopango oyo emonani eza mwa lopango ya boyangeli ya mokonzi ya mboka oyo ya congo brazzaville mpona moni mwa bendela na bango eza liboso ya lopango oyo pe bakomi nkombo ya mokonzi ya mboka oyo na mwa ya lopango oyo pe eza kitoko

Foto elakisi biso mwa stade na kati ya stade namoni ba mobeti oya ndembo ya makolo pe emonani ba silisi pe babimi na kati ya terrain na bango.

boto oyo elakisi biso bamwa mabanga eza na kati ya parcelles moko poye kuna na moni bato baza kotelema kasi emonani place oyo eza na probleme moko ya ba parcelle

Foto oyo elakisi biso mwana mobali ezotambula lati kitoko pe eza pembeni ya balbal po nsima na ye na moni mwa mutuka ezotambula mwana oyo elati kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwa pano publicitaire na pano publicitaire oyo namoni mobali moko atelemi akangi maboko na ye ma mwa makofi na ye aza koloba na mwa mongongo naye emonani mobali oyo aza kolobela mpona publicité ya ba telefone.

moto eza liboso na ngai na moni mwa salo moko ya kitoko na kati ya salo oyo na moni mwa kiti molai pe monene na likolo na yango na moni bamwa cousin ya kitoko batongaka yango na kati ya baelamba ya liputa

foto elakisi biso mwa sale moko monene. Pe na kati ya sale namoni bana ya kelasi ebele bavandi na bango. Pe namoni balakisi na bango moko bavandi pe mosusu atelemi emononi aza kopesa bango watoli pe namoni batie matoi na bango bazoyoka ye pe.

Photo oyo e lakisi biso ba mwa mituka ya mibale oyo eza na langi ya mai ya pondu na mosusu eza na ma langi ya lilala pe na moni ba mwa mituka oyo eza ba mituka makasi penza . Motuka oyo e salaka ba mwa balabala ya mboka pe ekoki ko sala ba bmwa terrain oyo ba koki ko tonga ba mwa ndaku ya monene pe ya molayli . Ba motuka moko ya kitoko penza .

Elili oyo elakisi biso mwa foto kitoko mpenza, namoni bana mibali na bana basi balati ba elamba ya kala oyo ba elamba ya bakoko na biso bazalaki kolata pe namoni ba mibali baza na mwa fimbo na maboko, pe emonani baza bato oyo bazalaki na mwa moyen meyi oyo ya ba chef coutumier oyo ya kala.

Foto eza liboso na biso na moni mwa motuka monene, na kati namoni bato bafandi na bango pe ba kiti na bango eza kitoko mpenza. Na liboso na moni ba mwa television, pe pembeni ya oyo aza ko kumba yango likolo pe namoni mo television mosusu eza na kitoko mpenza.

Phto oyo e lakisi biso mwa kisi, kisi oyo kombo n'ango Ibiprophene . Ibiprophene oyo e salisaka soki moto abeli na ba mwa articulation ou bien, soki aza na ba mwa fièvre, e salisaka makasi .

Awa ezali na balabala esika ba bus etelemaka po ezwa bato.

Foto elakisi biso mobali oyo aza na kati ya ndako monene. Pe alati mwa eloko oyo na se pe emonani aza ko bomba mwa bo lumbu na ye. Pe na maboko na ye aza na mwa bikeko mibale. Pe na moni aza ko tala liboso aza kotala bato oyo baza kotala ye. Pe na moni aza kolakisa mwa emekiseli ya ba mwa biloko oyo asalaka.

Foto elakisi biso mwa ndako ya monene na kati ya ndako oyo namoni bato bavandi likolo ya ba efandeli ya kitoko pe namoni motu moko aza na katikate awa na bango namoni aza na mwa mikro pe aza kosolola na ye bato oyo baza kolanda oyo makambo aza koyebisa bango

Phto elakisi biso mwa masanga pe emonani bato oyo baza kosala mwa pibibilisite ya masanga oyo pe namoni bavandi na kati ya nganda moko ya kitoko mpenza pe bamibale oy misato oyo ya katikati emonani aza mobeti ya bamwa nzembo ya congo kinchasa nkombo na ye werasonia pe alati mwa talatala ya kitoko mpenza pe namoni bamibale oyo basepeli.

Photo elakisi biso mwa stade Moko ya muñene pee Eza naba kiti yakitoko nakati balakisa bison Bana

Elili oyo eza liboso na ngai namoni mwa bendela y mboka mopaya eza a kitoko peza na balangi ebele namoni langi moko ya montane blange ya pembe oyo ya bozinga na oyo ya mosaka eza bendela moko ya kitoko mpenza.

Video eza liboso na kana biloko ya kolia oyo eza kitoko mpenza bamoni ba mwambu ya kitoko pe bamoni mwa tongo do kakate ya passe bamoni ba orange bamango ba vokade na oyo bacytro pe na mwa piloko babenga gropa namostakafere na monoko ya lopoto eza kitoko mpenza.

Foto oyo elakisi biso mwa nzete eza na matiti mingi nzete oyo eza kitoko mpenza.

Photo Oyo namoni yango Awa ñamoni MWA broso Ezra likolo ya mesa mesa Moko muñene broso Oyo esalisaka poo yakosilika ba MWA sapatu

Namoni bato misato batelemi, mibale kuna mosusu aza awa pe na moni oyo awa aza liboso ya mwa étagere pe na moni aza kotala bato oyo baza ko solola kuna emonani mobali oyo aza mobali akengelaka awa mpona namoni mwa kiti naye ya plastique eza pembeni awa.

Oto elakisi biso mwa mobali moka t na ye pe alati kitoko mpenza pe namoni aza na wa batalatala ya toko pe na loboko na ye asimbi mwa cigarette amolai pe na moni alati mwa belamba ya lange ya pembe na oio ya mwa lange ya bozinga.

Photo elakisi biso muana muasi, mwasi oyo azali kitoko penza, pe liboso naye namoni milangi ébélé ya mafuta

Elili oyo eza liboso nangai namoni mwa mobali afandi naye alati kitoko alati cravat oyo eza nalangi ya mwindo na loboko naye namoni alati montre ya malamu penza

Awa eza restaurant ya ba mindele kombo nango "L' Assiette" tozo mona pe mwasi ya mundele na kati atelemi.

Photo elakisi biso mwa ndako ya bolai pe ya etage za ba etage oyo ya kala mwa ndako oyo emonani eza na ba porte ebele na bamwa fenetre emonani eza ndako ya bana ya kelasi kasi liboso na yango na moni mwa tere moko ya monene mpenza.

Elili eza liboso nanga namoni mwasi moko ya kitoko pe ya pembe pe mwasi oyo alati mwa robe ya kitoko pe ya pembe, pe namoni aza na mwa ba mwa ekomo na maboko na ye ya kitoko na mwa oyo ba bengaka yango bage na monoko ya lopoto pe, na kingo na ye na moni mwa chenete ya kitoko penza pe aza mwa pembe pe asepeli pe aza kotala bato oyo baza liboso na ye.

Elili oyo eza liboso na ngai namoni mwa motuka ya minene mpenza pe motuka oyo eza na balabala moko ya mabele pe namoni motuka oyo eza na bamwa nzete ya minene pe banzete oyo bamemaka yango mpona kobimisa bamwa mabaya oyo bakoki kosala na kati bamwa biloko oyo basalaka na kati mabaya pe na moni eza katikate ya wamwa nzete ya molayi.

Poto eza liboso na biso bambuma misato ya manga pe bamanga oyo eza kitoko mpenza.

foto elakisi biso mwa bendela moko ya kitoko mpenza bendela oyo eza na balangi misato moko ya ma ya pondu moko ya mosaka na moko oyo ya pembe eza kitoko mpenza pe na kati na yango namoni mwa ekeko oyo ya kateya afrika

Elili namoni liboso na ngai namoni mwa motuka ya kitoko mpenza, motuka oyo emonani eza na mwa probleme na kati ya moteur nango namoni ba fongoli yango balingi ba réparé yango pe motuka oyo eza na langi moko ya kitoko oya bozinga.

bili eza liboso na ngai namoni bana kelasi baandi na bango na kati ya kelasi moko ya monene pe liboso na bango namoni bapesa na bamwa bakuku na bango mati yango likolo ya mesa wana na moni baza kolanda oyo motea na bango aza koloba pe namoni balati bamwa ba elamba oyo ya ndenge na ndenge

Photo oyo na moni liboso na ngai na moni mwa dako na kati ya lopango pe na lopango namonimwa bendela moko ya mboka mopaye, pe lopango yango namoni eza ya molai per kitoko pe na moni mwa pankate liboso ya lopango oyo emonani place oyo eza place ya boyangeli ya mwa mosala moko oya lita.

Na bilili namoni liboso Nagai MWA ebale ya kitoko peza esa kokita pee eza na matiti

Foto oyo elakisi biso mwa bendela moko ya kitoko mpenza, bendela oyo eza na ba langi ebele pe namoni bakomi ba mwa ba ekriture ya barabe emonani eza bendela ya mboka oyo ya bato oyo ya barabe pe eza na mwa langi ya mosaka na oyo ya pembe ya moindo pe na oyo ya motane eza kitoko penza.

Ndako oyo ya molayi mpe ndako oyo babe ngaka yango etage n'a monoko ya lopoto pe eza ya pembe ndako oyo eza ndako oyo batekisaka bamwa mutuka ya emekiseli ya toyota pe eza bamutuka ya ba emekiseli ya mboka ya japon ezalaka makasi pe ezalaka kitoko mpenza pe na moni mobale oyo ata na mwala kiti na ye eza mobale akengelaka na moyi ndako oyo.

Balakisi biso aekeko ya mosali ya Nzambe ya Eglise Catholique Emile Biayenda.

Na elili oyo namoni liboso na ngai bana mibali baza ebele bazosakana baza na kati ya terrein ya voley boall, nsima na bango namoni mwa nzete monene oyo epesaka mopepe.

Photo elakisi biso mwana mwasi afandi naye na kati ya salon moko boye alakisi biso ndenge ba kangaki suki naye pe eza kitoko penza tomoni aza pembe pe alati elamba ya langi ya pembe.

foto elakisi biso mwa kiti ya kitoko mpenza pe eza na kati ya ndako kiti oyo namoni batie bamwa la mbalay maputa pe eza likolo ya mwa eloko babenga yango stapi na monoko ya lopoto eza mwa kitoko pili

Photo eza liboso na ngai namoni eza salle ya monene salle oyo emonani eza Bana ya kilase ya maternel pe molakisi nabango azo pesa bango eloko moko ya kitoko penza pe namoni Bana basepeli.

Foto oyo eza liboso na biso eza foto moko ya kitoko batiaki balangi moko ya kitoko eza na ba langi ya mwindo na ya pembe monani eza logo oyo y'a agence moko boye.

foto eza liboso na biso na moni bato misato batelemi na bango emonani bato oyo baza bato oyo basokolaka na kate ya bamwa pisine po basala bamwi competition bato oyo baza banagere pe na moni baza na bamwa medaile na bango baza kolakisa yango emonani basilisi kosala bamwi competition yango mpona konaje moto aza katekate na bango emonani aza mwa molakisi na bango

Foto elakisi biso mwa ndako na kati ya ndako oyo namoni ba mibali bafandi na bango pe liboso na bango namoni ba mwa eloko ba bengango na monoko ya lopoto ba ordinateur pe ba ordinateur oyo eza likolo ya mesa namoni baza kosala ba mwa biloko na bango ya mosala.

Elili oyo eza liboso na ngai namoni mwa na mwasi abrandi na ye pe mwana-mwasi oyo aza kitoko mpenza alati bamwa biloko ya matoi oyo babengaka na monoko ya lopoto buokle dorey pe namoni alakisi biso ndenge bakangaki pe suki na ye eza mpenza molai.

foto elakisi biso mwa bato batelemi bato oyo moni basi misat na mwana bni m na oyo ya moke balati kitoko batelemi pe basepeli

Foto elakisi biso mwa pareil epeli na yango, appareil oyo eza ya canal boxs, canal boxs oyo eza mwa appareil ekonnektaka na televizio pe elakisa yo ba mwa image moko ya kitoko mpenza pe eza mwa appareil moko ya kitoko penza.

Foto elakisi biso mwa nzete ya kitoko nzete oyo eza nzete ya cacao esalaka kitoko oyo epesaka biso bamwa mwye ya kozwa chokola.

Photo oyo eza liboso nabiso eza carton ya kisi, kisi oyo ezalaka ya kitoko esalisa po na koboma ba nyoka na kati ya libumu.

Photo elakisi biso mwa sapate moko ya bana mibali sapate oyo eza na balange ebele sapate oyo ekombona yango kethi na monoko ya lopoto eza kitoko mpenza.

Photo elakisi biso balabala moko monene na kati ya balabala na moni mituka eza kotambola, pe namoni pe mwasi moko aza koleka na ye na makolo, kuna na moni oyo mutuka moko ya monene ememi mwa eloko na nsima, pe eloko na kati batiaka mwa essence, mpe oyo eye kotia na mwa statio oyo mamwa essence po mituka mosusu ebandako ya kozwa mwa essense.

Foto elakisi biso mwa molange ya kisi ekisi oyo ekumbona yango na tirex oyo eza kitoko mpona bana pe kisi oyo ebikisaka mpenza bamwa maladi nyonso oyo bana bazalaka na yango sito oyo ya lipasi ya libumwu pe na mamwa fefele na nzoto ya bana oyo eza kosila te.

Na moni bato oyo batelemi baza bamwa bato oyo babengango basportif, balati kitoko mpenza baelamba na bango eza pembe pe na moni baza bato oyo babetaka mwa ndembo ya makolu te, pe na ndembo oyo ya maboko. Kasi bato oyo bakoki kozala mwa sportif oyo bakimaka babengango na monoko ya lopoto baathlete, bato oyo basengeli kozala baathlete mpenza.

Balakisi biso balabala ya molai na pembeni ba ndako na ba nzete mutuka yango eza na citerne na sima.

foto elakisi biso mwa bilanga ya masango masango oyo eza monene pe eza kitoko mpenza masango oyo bamisaka na kati bamwa fufu moko ya kitoko

Liboso na ngai namoni foto moka kitoko na moni bato misato batelemi moko aza moindo, ya mibale mosusu baza bandele, na moni oyo aza kati kati na bango aza mokonzi ya amerike kombo naye baiden to pembeni na ye namoni mwasi na ye batelemi.

poto elakisi biso mwa mie mashine oyo ombona yango fotocopiese na monoko ya lopoto pe mashine oyo esalisaka kofotokope bapapie oyo olingi ezalaka kitoko mpenza

Foto elakisi biso bendela moko ya kitoko bendela oyo emonani eza bendela ya mboka-mopaya pe eza na ba langi misatu na kamwa ndeke na katikati ya bendela oyo pe bendela oyo ba langi na yango na moni ya montane oyo ya pembe na oyo ya moindo eza bendela moko ya kitoko mpenza.

Photo elakisibiso mwana mobali moko pe mwana mobali oya amonani aza pembe pe aza mwana moko kitokopenza azakolakisabiso ndenge bakatiye suku naye

foto elakisi biso mwa ndako ya molai pe ya etage pe ya kitoko mpenza likolo ya porte na bango ya lopango na moni bakomi klinike medikale emonani eza mwa klinike oyo bato bayaka po bazwa bamwa soi soki baza malade

Namoni foto elakisi biso bamwa bato bavandi na kati ya ndako moko ya monene pe balati kitoko mpenza, pe liboso na bango namoni bato baza kobina balati bamwa baelamba ya poso ya bamwa yamwa ya zamba, pe namoni batie na mutu na bango bamwa lisala ya bamwa ndeke ya bamwa ndeke ya zamba, pe baza kobina zembo na bango ya kala.

foto elaksi biso mwa stade ya kitoko mpenza stade oyo eza stade ya bato oyo babetaka basketeball pe namoni oyo bazalaki kobeta baza basi na moni baza kokima kuna pe emonani bake nano kopema na kati ya mwa vestire na bango eza basi moko balati baelamba moko ya kitoko mpenza

Namoni liboso na ngai mwana ya mwasi azolya avandi na kiti ya plastique pe namoni ba mosusu kuna baza kolya baza bana ya gardienne bazolya biloko ya kitoko penza.

F oto oyo elakisi biso papa moko oyo papa emonani aza nkumu na mboko moko boye liboso na ye na moni la mwa ukia flele bete yango pe avani na kati ya kiki mok moto.

Photo oyo el akisi biso mwa bendele ya kitoko penza eza na ba langi mibale, moko ya pembe na mibale o ya montane .

Foto eza liboso na ngai namoni mwa sapato ya kitoko mpenza sapatu oyo eza na langi mibale ya pembe na oyo ya longondo sapatu oyo pe eza ya kitoko mpenza.

Bilili oyo namoni liboso na ngai namoni mwa mesa likolo ya mesa oyo namoni lu vere moko ya molai na kati namoni masanga oyo ya lange ya motane, namoni pe bamwa fromage na bamwa mbuma ya mai ya sombe na mbuma oyo ya motane ya kitoko.

Namoni mutuka moko ya monene mutuka oyo na monoko ya lopoto babengaka yango bisi, bisi oyo eza ya kitoko mpenza pe eza na langi moko ya pembe, pe na moni etelemi pembeni ya balabala bato baza kobima na kati, pe bisi oyo emonani eza mwa bisi ya congo brazaville mpona moni mwa bamwa langi ya bendela na bango eza mwa bisi moko ya kitoko mpenza.

Elili namoni liboso na ngai eza lopango munene eza na ba langi ebele pe namoni nzete nakati ya molayi .

namoni lopango moko oyo lopango bakomi likolo ya efelo lyango comissaria emonani eza lopango ya eboyangeli ya mboka moko boye ya polise pe namoni na kati mwa ntako bakomi mwa komissaria ya polise pe namoni bamotuka eza na kati ya wanzete ebele

ELili , namoni liboso na nga awa , namoni mwa motuka na kati mpe yango eza kotambola mpenza. liboso na yango na moni ba minibusi moko, bana mibali baza likolo na yango eza ya kokende pe minibusi, oyo eza mwa minibus ememaka bato ya ba passager .

Liboso na nga amoni mwasi atelemi pe asepeli na loboko na ye na moni asimbi mwa papier pi papier bakomi femme dia de la valere ne loubli pa monani mwasi oyo aza koyebisa basi mosusu baoyo bamikutaka baza na valere te na mokili oyo pe alati kitoko mwasi oyo.

Foto oyo elakisi biso place batekaka mafuta ya basi namoni mafuta eza na langi ebele mafuta oyo esalisaka basi po bazala kitoko.

Elili namoni liboso na nga awa namoni mwa ndeke ya monene eza neti soso me eza soso te! na moni eza na ba couleure ebele pe ezoluka biloko oyo ya kolia pe namoni eza na kati ya zamba, moko molayi mpona moni ba matite ebele.

helili oyo eza liboso na biso na moni tablo moko ya kitoko na tablo oyo monani eza plase batiaka biloko ya coura mpona baconexion

Elili oyo no moni liboso na ngai na moni mwasi moko aza kotambola pembeni ya balabala pe asimbi mwa sac à main, naye na loboko pe alati kitoko mpenza alati ba maputa ya kitoko pe aza koleka pembeni ya bandako oyo eza liboso ya mwa balabala moko boye .

Elili eza liboso na nga namoni kiti ya kitoko nakati eza na ba mousse pembeni batye mabaya eza nakati ya ndako basalelaka biloko ya mabaya eza kitoko penza.

Foto eza liboso na biso na moni mwa zamba monene, na kati ya zamba wana moni bana moke ya mibale ba memi mwa tene ya nzete pe namoni mbwa moko eza liboso na bango.

Foto oyo elakisi biso buku moko likolo na yango batiaki foto ya mokomboso, pe na se tomoni mobali moko avandi azo tala yango aza mondele.

bilio na moni liboso na nga na moni mwa loboko ya mobali pe loboko oyo esimbi mwa saani moko ya kitoko pe saani oyo eza sani ya libende .

Namoni mwa mayi ebele emonani eza mbula enokaki pe ekoti na kati ya ba ndako, pe ememi ba mwa matiti emonani mbula oyo ezalaki makasi mpenza.

Mwa panier oyo na moni eza ya kitoko penza, eza panier oyo ba tiaka ba mwa biloko na kati na moni ka mwa pike mibale pe na mwa sizeau .

Namoni photo eza liboso na nga, namoni bwate ya kisi nkombona yango ataka 50 kisi oyo esalisaka mpona ,ba shoc soki osalaki mosala moko ya makasi opakali yango eza kitoko mpenza.

Photo elakisi biso béndélé moko ya kitoko, béndélé oyo ezali ya mboka songolo

Foto oyo eza liboso na ngai namoni mwa motuka etelemi pembeni nango namoni bato pe bango batelemi na bamwa paraplui emonani eza pembeni ya wenze motuka oyo pe eza mark ya jeep ekitoko mpenza kuna nazomona motuka oyo eza na kati ya molongo eza pe ebeni ya bamwa paraplui emonani eza pembeni pe ya wenze mosusu eza

Na bilili oyo eza carton ya ba bic to kalamu, langi ya bozinga na moindo.

Foto elakisi biso motuka oyo ke etelemi liboso ya mwa ndako pe motuka oyo namoni eza ba langi mibale oyo ya pembe na oyo ya mai ya pondo pe eza motuka ya kitoko penza.

Foto oyo eza liboso na biso namoni stade monene oyo stade eza stade ya basket, mpe namoni bana basi ba telemi liboso awa ba mosusu bafandi na kiti. Bana oyo basi balati kitoko balati ba elamba oyo na bato ya basket, ba lingi ba beta basket.

Foto elakisi biso mwana mwasi atelemi, azomitala ye moko. Aza kitoko, aza pembe, pe aza na robe kitoko. Mwana mwasi oyo azolakisa biso ndenge bakangaki ye suki pe emonani eza kitoko mpenza.

Foto oyo elakisi biso ebale ya munene namoni na kati mutu azo sokola nzoto pe namoni salite pembeni.

Foto oyo elakisi biso mwa stade ya basket emoni basakana moko bafandi na bango bamosusu bazosakana na bamosusu na kati ya stade oyo emoni pe molakisa na bango atelemi kuna ezotala bango.

Batu baza liboso na ngai, namoni stade moko ya kitoko penza, stade oyo eza stade ba beti ya basketball pe namoni balati kitoko mpenza pe bazobeta pe molakisi na bango atelemi, namoni asepeli ndenge ba beti na ye bazobeta m balle ya basket.

Foto oyo elakisi biso bendele ya kitoko eza na balangi mine namoni oyo ya mutane, bonzenga ya mosaka na langi ya mayi ya pondu.

Foto oyo elakisi biso mwa ndako ya mokuse pe ndako oyo ya kitoko pe eza na ba langi epayi ebele ndako oyo likolo bakomi mwa pakarte moko bakomi entre night club emonani place oyo eza mwa bare moko ya monene oyo bato bayaka kobina na kati na butu pe bameli bamasanga ebele

Foto oyo eza liboso na biso emonani ke eza ndaku moko ya munene pe ya etage emonani ke ndaku oyo eza lopitali po likolo awa bakomi sante pour tous.

Foto oyo balakisi biso sapato ya bana basi likolo nango koza libende eza kitoko namoni loboko esimbi yango eza pe na langi ya longondo

Foto elakisi biso bala bala monene pe pembeni ya bala bala oyo namoni mutuka etelemi eza mutuka moko ya jeep ya langi ya pembe, pe namoni bala bala oyo eza na kati kati ya mwa zamba pe kuna namoni mwa antenne moko ya telecommunication.

Elili oyo eza liboso na ngai na moni mwa balabala moko ya kitoko mpenza balabala oyo eza balabala eza na mwa kolosi ebele pe na moni balabala oyo eza likolo ya bangomba moko boye pe pembeni na moi mwa matiti na mwa nzete ya milai.

Bilili owo tomoni liboso na ngai, namoni terrain ya batu oyo bataka ndembo ya maboko

Foto oyo elakisi biso mwa niau niau oyo eza kitoko pe eza na kati ya ndako ezotala liboso, emonani elingi ezwa mwa eleko moko boyi niau oyo pe eza na ba langi ebele.

Foto elakisi biso mwa loboko esimbi mwa carton ya kisi, kisi oyo eza kitoko mpenza, kisi oyo eza kisi ebikisaka batu oyo ba beli malaria, pe ezalaka makasi mpenza, pe na moni ka mwa ngungi ya likolo ya kisi oyo.

Foto oyo elakisi biso base moko ya monene, na base oyo na kati namoni bamwa madeso, oyo madeso ya pembe pe base oyo eza base moko eza na lange ya bozinga, eza ya kitoko trop.

Oyo ba lakisi biso oyo mwa eloko oyo ba benga yango panneau publicitaire, panneau publicitaire eza molayi, na moni bato ba telemi na kati ba sepeli pe na moni bato baza sima na yango na moni ba oyo baza ko teksa ba mwa biloko na bango pe ba mosusu baza ko tambola na ba para pluie ébélé pe kuna na moni motuka eza ko tambola na yango ya motuka oyo ya pembe .

Liboso na nga na moni ndako moko eza na ba kiti ya kitoko. Ba bengaka yango ba divin.

Photo elakisi biso libanga moko ya monene, na libanga oyo liboso nayango na moni lupao moko munene yakitoko ya mombamba.

kisi oyo eza liboso na ngai na kati ya calto oyo eza kisi ya cloracunicol kisi oyo esalisaka mingi soki oza na mwa pefele pe esalisaka mpona malalia pe

Pkoto oyo eza liboso na biso na moni mwa motuka ya kitoko eza etelemi liboso ya ndako oyo ndako oyo monani eza eglise mpona moni ba tie mwa bibly na mwa ndeke ezopumbwa na porte oyo ya mwa motuka oyo bakomi listing 360.

Foto eza liboso na ngai, na moni mwa terin moko monene. Na kati ya terin oyo, na moni ba mwa polisier, baza kosala mwa entrenema. Pe na moni, ba matiti kuna na ba mwa nzete ya molai.

Bote lakisi biso mwa na ndako moko boye, namoni na salon na bango bamesa moko muneni likolo namoni ba mwa bilei nabango ya milai, namomi bato oyo baza kolia pe eza mwa famile.

foto elaksi biso nkumu munene ya mboka ya congo brasilville nkombo na ye sason guason pe namoni mwa ebendela na ye mobeni na ye ya mboka na ye pe namoni aza liboso ya mwa mikro emonani aza kotanga na kati ya buoku moko boye pe emonani aza na kati ya reinion na bato na ye oyo basalaka na ye

Foto oyo elakisi biso place oyo ya kitoko place ya eglize namoni moteya na bango atelemi katikati na bango azoteya bato naye ya eglize na ye.

Liboso na ngai awa namoni boîte moko ya kisi esalisaka batu bazuwa appétit soki bameli yango

Elili eza liboso ngai namoni mwana mobali aza nakati ya salon bazo kataye suki pe namoni bakatiye suki kitoko makasi

Photo elakisi biso balabala balabala oyo pembene nango namoni eloko oyo eza pano publicitaire na monoko ya lopoto pe pembene, nango namoni ndaku ya container oyo eza container ya mtn oyo societe ya telecomunication pe namoni bakangi pe namoni nasima nango ba ndako, na ba nzete ya milai.

pi eza liboso na ngai amoni mwa kope moko ya kitoko pe kope oyo eza na kati bamwa biteni biteni ya bamwa mbuma ya kitoko mpenza bambuma oyo na moni eza bambuma oyo eza na balange epele pe bambuma oyo eza na kitoko pe eza mwa sokale mpenza na monoko ya lopoto bambuma oyo basi basangisi na bamwa mbuma ya ndenge na ndenge babenga yango salade

Foto eza liboso na biso namoni mwa buku ya kitoko buku oyo bakomi likolo na yango orthographe expression, buku oyo eza ya bana ya 6eme primaire, buku oyo esalisaka bana wana koyeba ba mwa ba regle essentiele ya francais, pe na eza na mwa exercice 300 pe na mwa 40 biloko oyo bakoki ko dicte bango eza buku moko ya kitoko bango.

Namoni photo eza liboso nangai eza photo moko yakitoko namoni verre moko etondi masanga pe masanga wana kombo nango eza Guinness .

foto oyo eza liboso na biso namoni mwana mobale ai lati kitoko zotambola kasi emonani pe akee mosika

Photo elakisi biso mwa ukubuok oyo na moni badesinaki mwa nyoka y monene pe ya mabe po nyoka oyo kombona yango piton piton oyo eza nyoka moko oyo ezalaka na mwa poiso moko ya mabe pe emonani buku oyo eza kolobela mpona mwa nyoka oyo.

Elili oyo eza liboso na ngai na moni mwa motuku ya kitoko pe eza na langi moko ya kitoko mpenza, oyo langi ya bozinga pe motuka oyo eza motuka ba bengaka yango jeep na monoko ya lopoto pe na moni eza pembeni ya ba mwa nzete ya minene mpenza.

Foto elakisi biso place oyo namoni ba matiti, pe na moni mwa mobali atelemi na ye alati kitoko aza kotala liboso nsima na ye namoni mwa ndako ya moke oyo ya ba manzanza.

Foto eza liboso na biso namoni mwa sale moko monene na kati ya sale oyo namoni bana ebele ya basi na bamibali na bamwa balakisi na bango monani eza bana telasi baza kosala mwa eyenga na bango.

Foto oyo eza liboso na nga namoni tapi moko ya kitoko ya plastique, likolo na yango namoni ba mwa masangu misato eza na langi ya mwa ya pondu eza ba masangu oyo eza nano ebeli te.

Foto elakisi biso place batekisaka bamwa biloko ya bana kelasi . Namoni bamwa late ebele ya lange ya ndenge na ndenge pe namoni mwa bwate ya babiki.

Poto elakisi biso bato bavandi na bango na kati ya lopango pe bavandeli ba mwa kiti ya plastiqe, namoni bamibali mibale na ba mama basi mibale bavandi na bango emonani baza kosolola oyo likambo ya kitoko ya famille.

photo oyo elakisi biso mwa etageur etageur oyo eza ya kitoko mpenza etageur oyo eza ya mabaya te eza yalimbende eza kitobo mpenza

Bilili oyo eyelakisi biso na kati ya kelasi na kati ya kelasi oyo na moni bana ya kelasi baza ebele mpenza pe baza na bamwa buku na bango emonani bana oyo baza na mwa eloko babenge yango na monoko ya lopoto competition pe bamwa exame ya bana ya kelasi.

Foto elakisi biso mwa armoire moko ya kitoko pe armoire oyo eza na bamwa chambret na kati pona moni bamwa porte mibale na armoire oyo pe armoire oyo eza na bamwa tirware moko ya kitoko mpenza emonani eza na kati ya place oyo basalaka bamwa biloko ya mabaya eza kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwa ndako na kati ya ndako oyo na moni mwa salosalo oyo eza monene pe ya kitoko mpenza na moni awa pembeni na moni mwa papa moko azomonana bien te azomona kaka mokolo monani azosolola na moninga na ye pe kuna na mire na moni mwa foto ya presidant oyo ya ekolo ya congo brazaville.

bili oyo eza liboso na ngai namoni mwa loboko eza na mwa lititi pe namoni mwa nyau esimbi mwa lititi pe yango pe emonani eza kosakana na mwana mobali oyo asimbi mwa lititi wana pe niau oyo eza kitoko eza na balangi mibale oyo ya pembe na oyo ya moindo pe efandi na yango.

Ndako oyo nazomona eza ndako ya bana classe, namoni ndako oyo eza monene pe ba bana classe baza libanda. Bamoko bazokota bamosusu batelemi bazotala na ba fenetre.

Photo elakisi biso wenze, na wenze oyo tozali komona mafuta yakopakola na nzoto ébélé

Balabala ebele eza na katikati ya ba ngomba na moni ba ngomba oyo eza na mwa matiti na mwa nzete ya mike mike na bangomba oyo na moni kuna pe ba mwa ndako ya mike mike eza wana eza mwa bangomba moko ya kitoko mpenza.

poto elakisi bisopa mwa bibidape oyo ezalaka kitoko mpenza soki ebeli pe ezwaka mwa lange ya mosaka ezalaka kitoko mpenza pe ezalaka sukale mpenza

Foto elakisi biso mwa ngomba moko ya kitoko na kati ya ngomba wana namoni ba mwa matiti na mwa nzete ya kitoko, pembeni yango namoni mwa epale ya monene pe ya kitoko penza pe namoni biloko oyo ya ba ngomba moko ekoti na kati pe na epale oyo eza ya monene penza.

Foto eza liboso na biso na moni mwa loboko esimbi mwa kisi, kisi oyo kombo nango Maladox. Maladox oyo eza kisi oyo ebikisaka bato oyo ba beli mwa malalia, pe na moni na carton oyo ka mwa ngungi oyo epesaka bato ba mwa miglobe ya malalia.

Foto elakisi biso na kati ya ndako moko bato ba vandi misusu misato ba telemi oyo ba telemi na moni mindele mibale na mwasi moko ya mwindo pembeni na bango emonani baza na kati ya mosala na bango.

Foto oyo elakisi biso mama moko atelemi alati kitoko aza pe na sakame na ye alingi atia mwa kitambala na kati pe na moni aza na mwa sakame mukie pe ya maboko ya kitoko mpenza pe alingi ebima po akende esika mosusu.

Photo elakisi biso mwana mobali atelemi aza na kopo ya molayi kopo oyo na monoko ya lopoto babengaka yango coupe emonani aswi kopo wana pe emonani aza musulman.

Elil eza liboso na nga na moni mwa ba sache moko ya monene na kati ya sache amoni eza sache bumbi mwa biloko baliaka soki otie na kati ya mwa mbuma osangisi oli yango eza kitoko mpenza.

Na elili Oyo na moni MWA mutuka Kitoko ya muñene mutuka Oyo eza camion

Photo oyo elakisi biso mwa place oyo batekisaka babiloko ya mutuka namoni balakisi bido ya mafuta na mwa carton ya bateri

Foto oyo elakisi biso saani ya munene pe ya kitoko nakati namoni mbisi batiyaka yango na milinga mbisi ekomi na solo ya kitoko.

Elili oyo elakisi biso mwa sani moko ya kitoko pe sani oyo eza na ba mwa biloko na kati namoni supu moko ya kitoko pe supu oyo na kati na yango na moni ba mwa mbisi na ba mwa aubergine na kati pe na moni mwa lutu emonani baza kolia pe na mwa kiteni ya kwanga eza wana eza bileyi moko ya kitoko penza

Foto oyo elakisi eza bamwa place ebatekisaka biloko ya plastique pe biloko oyo basalisaka yango na ndako.

Foto oyo elakisi biso mwana mwasi ya mondele ba kangaki ye suki ya kitoko mpenza. Pe batie ba mwa fololo na kati ya motu na ye, oyo kaka fololo ebimi na kati ya ba suki na ye.

elili namoni liboso na ngai awa namoni mwa felo ya kitoko pe felo oyo esalaka na bamwa courant pe fele oyo eza makasi mpenza pe na moni eza na mwa efandeli na yango pe eza na mwa balangi moko ya kitoko mpenza

Liboso na nga awa namoni mwa sapato ya ba mibale, eza likolo ya mwa tapis ba sapato eza kitoko mpenza pe eza na langi kaka mibale ya mwindo na oyo ya pembe.

Foto elakisi biso mwa plase oyo batakisaka mwa mafuta ya basi oyo bakalaka yango na nzoto na bango pe soki opakali okomi kitoko pe okomi pembe pe kozana mwa nzoto ya sembesembe.

Elili oyo na moni liboso na ngai na moni balabala moko ya monene, na pembeni navmoni ba biloko e bukaninbukani ekweyi, na yango, evmonani mbula e zalaki ya makasi nde e salaki dégât oyo .

Foto oyo elakisi jardin moko ya monene namoni ba fleure namoni ba nzete ebele.

Foto elakisi biso mwana mobali asimbi mwa boku na ye buku oyo azotanga ba mwa avanture eza koloba mpona ndeke oyo autriche autriche oyo eza ndeke moko molai pe monene pe autriche oyo ekimaka mbangu koleka ba ndeke mosusu oyo etambolaka na se

Bilili eza liboso nangai Bana mibali misatu balati kitoko pe batelemi nabango pe mibale na Bana balati kitambala na kingo na bango na bango pe emonani baza na kati ya lopango ya manzanza pe baza penepene ya ndako.

Liboso nangai Awa ñamoni pirogue nakati ya mayi pembeni pee nazomona matiti

Foto oyo elakisi biso na kati ya stade. oyo tozomona mobeti ndembo moko azobeta ndembo na ye makasi mpenza.

Foto elakisi biso mwa terrain, terrain ya kitoko mpenza. Na moni mwana mobali alati carategie pe na mwa ceinture bleu pe na moni a ekarte ba makolo na ye, monani mwana oyo aza karateka ya solo.

Foto eza liboso na ngai namoni bato baza na kati ya sale moko monene bato oyo namoni baza kokanga miso bamosusu bazoloba bamosusu batelemi misusu bafandi pe namoni baza banabasi na mibali emonani bato oyo baza kosanjola nzambe makasi mpenza.

Photo elakisi biso loboko esimbi carton ya kasi oyo ezalaka kitoko komombo nayango diclofenac ezali sokî oza na douleur mutu, kingo, mokongo pe nawa moto na nzoto.

Photo oyo eza liboso na nga, namoni ndaku moko ya munene, pe na béndélé eza na kati ya ndaku yango

Na moni mwa stade oyo stade eza libanda stade oyo eza bato oyo ba betaka mwa ndembo ya maboko. Oyo ba bengak'ango voley ball, nacmoni pe eza bana basi nde baza kovbeta mwa motoki oyo ya maboko ya delango voley ball eza kitoko penza pe ba lati kitoko .

Namoni mwa mituka etelemi pe namoni moko oyoa lange ya moindo eza mwa jep ya kitoko mpenza pe ezalaka ya talo pe na moni mosusu eza pembeni awa pe emonani eza na se ya mwa nzete ya monene.

Foto elakisi biso mwana mwasi afandi na ye, pe alati cash nez pe emonani periode oyo ezalaki mwa periode ya covid, liboso na ye pe namoni mwa mashine oyo mashine oyo esalisaka mpona ko soudé ba mwa libende pe.

Photo elakisi biso bamwa plakete ya bakisi bakisi oyo emonani moko nde mpasi bativize yango pe na moni eza misato eza bakisi oyo na makasi mpenza.

Bilili oyo eza liboso na ngai namoni mwa ndako ya monene pe ya molai ndako oyo ba bengaka yango na monokoa lopoto etage pe liboso na yango namoni mwa motuka oyo ya camionete etelemi na yango pe namoni ba mwa nzete pembeni ya ndako oyo.

Foto oyo elakisi biso place oyo batekaka ba bague ,bijoux na ba chenette pe balakisi biso boîte ba bombaka na kati.

poto elakisi mwa place moko ya kitoko amoni vase moko ya kitoko na kati ya vase wana batiaki ba fleire po emonana kitoko

Foto oyo elakisi biso ba ekomo ebele eza na ba langi ya ndenge na ndenge pe ya kitoko eza ya basi balataka na loboko.

Foto elakisi biso mwa ndako oyo ndako emonani eza ndako ya kala pe emonani bamwa langi na yango eza ya kala pe eza ya sale te pe bamwa lininisa na yango eza balininisa ya kala pe namoni mwa ezibele na yango eza mwa ezibele basalaka na kati ya mwa mabaya.

foto eza liboso na biso namoni bamwa polisie aza kotambola balati kitoko mpenza oyo ya katikati azotala na kati ya telefone pe balati mwa cachne kuna nsima na bamoni ndako emonani eza ndako na bango basalaka na kati pe eza place moko ya kitoko mpenza

Foto elakisi biso bana-classe baza liboso ya balakisi na bango emonani que baza na réunion ya bana classe na ba parent na bango.

Foto elakisi biso na kati ya stade ya basket pe na moni bana mibali bazobeta basket oyo makasi namoni mosusu bazolanda ye pe namoni kuna bamwa nzete oyo eyelaka bamwa mopepe na kati ya stade oyo ya basket.

Foto elakisi biso mwana mwasi azotala liboso na biso aza na miso moko ya kitoko pe alakisi biso ndenge basuki na ye eza kitoko, mwana-mwasi oyo pe monani abimaki na salon.

Liboso na nga na moni mwa foto, na kati ya foto namoni mwa manequin elaki ba shenete pe na ba mwa biju ya kitoko pe emonani ke eza na kati ya ndako oyo ba tekisaka ba biju.

Foto elakisi biso mwa balabala oyo ya mulayi pembeni ba ndaku na bato liboso na yango emonani bazoteka mwa biloko, pembeni ya balabala oyo pe na moni mwana-mobali azotambola na kati, na mutu oya charette nsima na ye kuna.

Liboso na nga namoni mwa ndako ya etage ya kitoko pe liboso na yango namoni ba mwa nzete ya kitoko pe ya molai pe ndako oyo eza na lopango moko ya kitoko pe eza liboso ya balabala moko ya monene.

Elenge mobali atelemi liboso ya lopango ya monene eza na portail ya langi ya mbwe. Lopango yango eza na langi ya mosaka ya pete.

Photo elakisi biso mwa buku ya kitoko pe buku oyo eza buku ya falence buku oyo elakisaka bana mpona kotanga monoko oyo ya falance pe esalisaka bato bayeba bamwi grame bamwa forte ya orthographe pe na bamwi vocapillele eza buku ya falance ya kitoko pinzila.

Foto oyo elakisi biso mwa pano publicitaire moko ya kitoko mpenza, namoni mwasi na mobali ba telemi pe ba simbani po namoni mwa milangi ya parfum pembeni na bango pe namoni na nse ya pano publicitaire oyo n'a moni ba motuka eza koleka nango.

foto elakisi biso mwa bendela bendela oyo eza ya kitoko mpenza bendela oyo eza pendela ya mboka mopaya bendela oyo eza na balangi ebele na moni oyo ya motane oyo ya bozinga ya pembe na bamwa oyo bakomaki eza ya moindo.

Photo oyo eza liboso na nga, namoni mutu ya ndeko mobali pe bakangi ye suki oyo babenga dread

namoni mwa mbambulakolo ya mbambula oyo namoni bamwa masango baza kotumba yango masango moko ya kitoko mpenza pe bemeleya masango oyo namoni liloko oyo eza neti ba abergine na monoko ya lopoto pe namoni mwa mbambula oyo eza pela mpenza makasi

Foto oyo elekisi liso ba be nyama bazo sakana likolo ya nzete pe ba nyama oyo babengaka ango ekirei, pe ekirei oyo eza na langi ya pembe na mosusu ya chokola na mosusu bazalaka kaka na chokola.

Elili eza liboso na ngai na moni mwa mutuka etelemi pembeni ya balabala pe mutuka oyo eza na langi oyo ya bozinga pe eza nsima ya ba mwa lupango pe na kati ya lupango wana na moni ba ndako ya mukuse pe kuna liboso na moni oyo ya ba mwa ndako ya molayi ba benga ngo etage na monoko ya lopoto.

Foto oyo namoni liboso na ngai namoni mwa kiti ya kitoko kiti oyo basalaki yango na kati ya mwa nzete moke moke ya ba bambu pe basangisi pe na mabaya kiti oyo eza kitoko mpenza.

Foto elakisi biso mwa brouette moko ya kitoko pe eza na ba langi moko ya kitoko mpenza emonani eza mombamba eza na ba langi oyo ya pembe na oyo ya lilala na oyo ya mosaka na oyo ya moyindo pe namoni kawa pao eza na se.

Foto elakisi biso bato mine na kati ya bato mini wana na moni moko aza mwasi mwasi alati kitoko pe na ba oyo mibali misato ba lati kitoko mpenza emonani bato oyo baza ba nkumu ya ba mboka oyo ya ba mboka mosusu pe na moni nsima na bango ba mwa bendela ebele pe ba bendela oyo eza na ba langi mingi pe na eza ba bendela ya mboka mopaya.

Liboso na ngai namoni foto oyo, na foto oyo namoni ba mwa outillage ba libende esalisaka mpona ko tobola ba mwa mabaya.

elili oyo namoni liboso na ngai namoni mwa lupango moko munene lupango oyo eza na portay pe ya munene ya libende ya moindo

Photo eza liboso na biso namoni mwana mwasi ,atelemi na ye alati kitoko pe asimbi sakosh na ye pe alati pe ngonga moko ya kitoko mpenza.